Vakafundira zvekubaira vanhu vanozi madhokodheya vaamumakanyi medu varikuuyawo nemuzvibhehleya umu zvakazara varimo vachibaire, vechabaire vantu majekiseni, kubairwe kwakanaka ngekuti vanenge vaona utenda hwakona vauhloya pamuchini yavo voona utenda unoenderana nejekiseni rako izvozvo zvakaba anaka ngekuti nyangwe wenyabvewo kure auchadzokiwo pasina wodzoka wavhenekwa waonekwa, wanhloyiwa zviro zvako zvakaba anaka shuwa.

Ndombi dzeshe dzoenda nevana muzvibhedhlera zvakatikomberedza mumakanyi koobairisa vana majekiseni kana kudondedzera vasabatwe ngendenda dza akasiyana-siyana.

Kubairwa jikiseni kwakabanaka kunoita kuti utenda weshe usabate, muntu unogara une utano hwako uri pandau.

Muzvibhedhlera umu mane vandu vakafundira mishando yekuti pavaona pafenda mundu kana kuti mundu awa anyangori kuti wakugunwa akawa akakuwara kana kuti kufenda vavo muzvibhedhlera umu. Kwaane zviro zvakona zvechiyungu zvinoshandiswa kubata hutenda hwakona kusvika azondorapwe adetsereke.

Nhenda yekuchaya yanga yanesa munharaunda mwandinogara zvinoizvi yambonani unoino ngekuti mwakaba wedzerwe mupishi, mumupishi umu munobve mvura yakachena saka mvura yakachena iyoyo yakanaka ngekuti dzemumagandwa dzaicherwa idzi dzishandiswe kumwa kana kubika ndomunobve zviro zvakona zvinokonzerese kuti munhu achaye.

Mukore unou watinorarama kworyiwe zviro zvechingezi zvimweni zvakona zvino zvinounze zvirwere zvechingezi zvatisingazii, saka hurumende yotohamba yeitisire mupisi mumanharaunda matinogaramo ngekuti zvimweni zvakona zvezvirwere zvechingezi zvobakonzerwe ngekumwe mvura yemumakandwa katinoita ngekuti mumanharaunda medu mocherwe mvura mumakandwa ngekuti mupishi ngaumwe.

Ingaita ndombi kana dhodha, yotobairwa jikiseni ngekuti zvozvodyriwa mukore unowu zvechingezi zvauyawo mazuwa anaya zvimweni zvakhona zvinozoita kuti marenje ayaa anoponda kudai zvekuti muntu aachahambi pamweni pakhona. Otoda otoda kubatirwana kutekwa tekwa kungaita kuti aende kundochaya oda kutekwa tekwa. Saka ndombi nemadhodha ngazvitobairwa majikiseni nhenda idzodzo dzisati dzapararira mukanyi medumo matinogara.

Vakafundira nezvekuhloya utenda hwakasiyana siyana hunogara munyama yovantu, nokuona kupanda kungaite kemazino kana kupanda komwoyo, vaakuhamba mumakanyi matinogara vachiona ndumure, madhodha, nendombi zvinokupanda kwenyama. Zvobatsirika ngekutore mitombo ingaite yechiyungu kana kubhiirwe makwati anodiwa, kuti nyama isarambe yeipanda.

Yeshe angaite angaona ngezveutano kana akafundira ngezvekuona kuti ndumure dziri kubatwe zvakanaka here mumakanyi umo. Arikutenderera achione aone kuziise ingaite kana hurumende yenyika kuti vandumure dzeshe dzingapuwe chiinyi dzisingazi kubatwa zvakanaka kana ngemadhodha.

Mvura yakachena yakabanaka saka inofana kuwanda. Mupisi dzinopisa mvura yakachena dzinofana kuwanzwa mumakanyi umu kuti zvirwere zvekuchaya zviya zvisabata antu. Saka tinoti mipisi mumakanyi medu dziwande dzinopise mvura yakachena. Mvura yakachena ikawanda zvirwere azviwandi zvitenda zveshe zveshe hauuyi kunyanya utenda wekuchaya.

Hurumende ngaiuyeyo munharaunda mwandinogara umwo mwakazare makandwa ,mumakandwawo umwomwo ndomunocherwe mvura dzekushamba ,mvura yekumwa, yekubika ,mvura idzi, mvurayo yona inocherwa iyoyo imweni yakona inoite kuti munhu atozwe kude kuchaya saka ndinoti hurumende ngaiuye ichere, ise mupisi ngekuti mumupisi munoonekwe mvura yakachena ngekuti ikanonoka anhu anofa ngezvirwere zvakaite sekuchaya.

Mvura yakachena, yakati toto ingaita ingabva mumupisi. Mvura iyoyo ino ukabaimwa ngekuchena kwayakaita ikoko zvirwere ntenda dzakaita sekuchaya adzibati vantu. Ngekuti ntenda yakaita sekuchaya nemukore uno wekunesa kwemvura yakazara. Ndiyo yotouraya antu nhenda iyoyo. Kunyanya ndumure. Saka mvura yemumupisi iyoyo ikamwiwa yakanaka ngekuti inobe.

Aringambobiri kana munhu asina kuona mututu wekufema. Saka kuti munhu aone mututu wekuti ararame, kunofanire kusimwe mimbuti ingaite yechiyungu kana yedu yeChindau, yedu yemukanyi. Saka kuti ribire uone mututu wekuti ugwinye ufeme.

Nekune nyika ,nemukore watakurarama unoyi ,Nyika yatoo nemazuwa akatarwa ekubacherechedza vayana vanonzwe kupanda kwehloko vapote veienda kundobetsereka.

Nendaramo yedu iyi yavamo mukore unowu amweni wandu vorwa vorwara ngrkupandike ndxondo ndxondo dzemene amweni anohamba eyi wuraye vandu saka tinoti kune vaya vakafundire zvekurapa vandu kana kunyanya iyi yekurape ndxondo madhokoteya ayaa ngaambouyawo mumukanyi meduwo ationerewo wandu anorwara nendxondo ngekuti wandu haakutombaitye kuurayiwe nevandu vakaita sevava.

Amweni matenda akaite sekupanda kwendxondo kana kurwara kwendxondo anode vantu vakafundire ngeizvozvo vanohamba veimbouya uno mumakanyi matogara umu vombobvunza kana vobhiyawo vanogara nevanhu vanorwara ngendxondo kuti vantu ava munovangwarira makadai kana kuvadetseredza makadai .

Kuzvibhedhleya kwatone madhogodheya anofundise vantu kana kuti anoone vantu vaya vanozwe utenda vakaite se kupanda kwendxondo. Vabetserwe kana kupiva mutombo vavo vamwe ngekuti chirwere chendxondo chinota kuti muntu vafe. Kana kuti muntu vakona unozwe ndxondo unouraya kana muntu saka unode kuti vagare veibetserwa ngemukuvo.

Midziyo yechirungu yemuzvibhedhlera mazuva anawa inouya nemavhiri inouya yoiswa manduwi anoda kupiwe mutenda unouya pasina kuti mutenda amuruke ahambe kuda arikuda kubhuya kuti mitezo yake inopanda asi kuti midziyo irimo muzvibhedhlera mazuva anawa inouya nechikafu.

Kuti ndumure ikure inode kupota yeindoonwa, yeindohloyiwa ngevakafundira zvokurapa hutenda hwakasiyana-siyana. Vantu avavo nezvimbatso zvavo varimo mumakanyi matinogara. Saka ndombi dzeshe dzinoenda nendumure dzayo yosvika yohloyiwa. Ingaite ndumure inoda kudondedzerwa, yodondedzerwa, ingaite ndumure inode kubhuirwa kuti ngairye chakadai kuti utano wayo urambe hwakagwinya.

Kudonhedzerwa kwevana kwakanaka, kunyanya nyanya pamakore mashanu zvichidzika. Asi zvinofana zvichidunduzirwa pavana ivavo kuti vasabatwa nezvirwere kana kuti vasabatwa nehutenda unoita sana gwitikwiti usabata vana vachiri vadoko dzichiri ndumurwa.

Mbatso dzekurapira vanhu. Vatenda veshe vanenge vakavhunike mirenje, vanenge vakabatwa ngemundani, vozwe mapapu ngekubheme forya vanoenda kuzvibhledhlera zviringe padhuzepo vosvikepo vogara, vondogarire kuoona vakafundire mushando wona uwowo kuti vadetsereke ngemukuwo.

Kuti chakata kwaita zvibhedhleya uku wee, hama dzangu kwabaanaka akhiti woye ngekuti ndombi ikaite ndani pamweni pakhona ndani inorwadze pakati peusiku saka ndani yarwadze kudaro ngekuti chibhlera chiri padhuze yasvika pachibhedhlera paya inokasika kubatsirwa ngemukuwo ngekuti chibhudhleya ngokuti chibhudhleya chikaite kure inobabarire munda mumunda pamweni pakhona mwana otofa paaidiwe kuti ararame.

Zvinobadaka kuti wabuda paari wasanga nechibhedhleya izvi zvinoite kuti ntombi kunyanya dziya dzine ndumurwa dziwane kudetsereka kuti ndumurwa dzakona dzipuwe mutombo ngemukuwo ngokuti ndumurwa idzi dzimweni dzakona dzine zvirwere dzinozvibata dzichakatsoka saka dzinoda mutombo ngemukuwo.

Tozwa maningi kudakara mundaraunda medu teyi woone zvibhedhleya zvawanda maningi kudayi wekuti wabude apa chachibhedhleya wabuda apa chachibhedhleya mundu onorapwa ngomukuwo nekuti dzimweni ndenda hadzidi kunonokerwa dzakaita sekupanda kwendxondo wani mozosara kuda kupepuka paya mundu oto uraya kana vanhu saka zvibhedhleya izvi zvinoite kubetseredza vanhu vakaita se ivavo ngomukuwo.

Tinobonga maningi kuwanda kwaita zvibhedleya mumantaraunda medu, ngekuti kare tayiziva ana mbuya hutano beyihambe ngemabhasikoro betipe mitombo. Chibhedleya chayiwanikwa kutaundi, kuti usvike mutaundi wayibudise mari ye moova wosvikeko wobudise mari yadhogodheya. Zvino mazuvaanaya kungoende kuchibhedleya wotono puwe mutombo wako wotonomwa pasina mari yemoova yawadusa kuende kutawundi.

Vasharukwa kunyanya nyanya vanozwa kupanda kwemarenje vaihambi kuende kure kuenda kana kana kutaundi chaiko kondoone kondoone dhokodheya asi ngokuti mumakanyi medu zvibhedhleya kubuda ngeapa chaachibhedhleya zvinooneka ngemitombo yechingezi yeshe inowanikwamo inorapa nhenda dzakasiyana siyana dzingaita nhenda dzekuchaya inorapa saka tinoti zvibhedheya ngazviwanzwe kuitira vaya vakura vaya vasingachakwanisi kuhamba.

Kuzara koite zvibhedhlera umu kwakabainaka ngekuti umweni ane ndani . kungaita dangani ndani yorwadza unobaakasira kuenda pachibhedhleya ngemukuwo, mwana asati akafa ari mundani .Osvike ipapo odetserwa ngevanhu vanenge vari ipapo vakaita sema dhokodheya kana ana mbuya utano vanoshandawo muzvibhedhleya imwomo.

Zvibhedhleya zvakanaka ngekuti wanyambosvika madekoni unohloyiwa, wanyambosvika kana masikati unohloyiwa, nguwa yeshe chibhedhleya chinenge cheishanda. Saka zvibhedhleya ngazvirambe zveitutsirwa ngekuti vantu vorwara ngenyaya yekuti vorye zvikafu zvechiyungu vechingezi zvadai kuzara izvi kungorye vantu anaya saka vantu vanode kuramba veihloyiwa ngemukuwo kuti nyama igare iri pandau.

Kuti chakata kwaita zvibhedhlera mumakanyi mwedumu kochiona kuti mitombo iwande ende katoonembatso dzinotopinde vantu veitondohloyiwa umwomwo munenge mune michini yechingezi imweni yakona inodhuma imweni yakona aidhumi saka ukasvika imwomwo wohloyiwa mune imweniwo futi mitombo inowedzera ngazi muzvibhedhlera umwo saka 8zvozvo tinozvibonga maniningi vantu vakaite zvibhedhlera.

Amweni matenda ukamazwa ukaenda muchibhedhlera achaiti kuti upetuke kanyi ngoti umweni une eigare ndumure dzake, ndumure dzakona adzingakungwariri weizwa ndenda yakaita seiyo saka muzvibhedhlera umu unosvika kunemhatso dzakaakirwe izvozvo dzevantu vantu vakadaro saka nemumakanyi medu umu ngadzirambe dzeiwanda mhatso idzodzo kuti vantu vangwaririke kunevaya vanogara nendumure anyamborwara ongwaririka muchibhedhlera imomo.

Ringaita dhodha kana ndombi yazwa kupanda kwemurenje kana kupanda kwehloko yoenda muzvibhedhleya umu. Zvibhedhleya zvazara medu umu zvoita kuti akuchina muntu uchaenda kutaundi koona zvibhedhleya. Watohamba, unohambawo woona chibhedhleya apa. Wohamba chaachibhendleya. Nemukore watoorarama unowu unobatsirika ngemukuwo ngekuti dzimweni nhenda unofa ukasarapwa ngemukuwo. Asi ngekuti zvibhedhleya zvazara unorapwa ngemukuwo wakadakara.

Mbatso dzinorapirwe anhu dzakaite sezvibhehleya dzodiwa kuti dziwande mumakanyi ngokuti nhenda dzawanda mazuwa ano mukore unoyi vamweni vanozwa nhenda dzingaite dzekuchaya dzinoite kuti munhu atofa akanonokera kurapwa ngemukuwo saka zvibhehleya ngazviwande mumakanyi vantu vabetsereke.

Ndombi dzeshe dzozwe kudakara ngokuti padzabuda mukati medu umo chibhedhlera padzabuda mukati mechibhedhlera dzoenda pamweni pakona ndumurwa dziri kumushana ikweyo pamweni pakona dai ndumurwa inoda kuningirwa kuona kuti aina ndenda ere kunyanya nyanya ichakanzonga pamweni pakona dai ndiyo ndombi irikuda kuningirwa kuti ndani, ndani aisayoda kurwadza ere Saka chibhedhlera zvawanda ende zvakanaka.

Mukore wataanawo unono ntaraunda yega-yega yaanezvibhehleya zvinokwane kuite zviringomuna. Muzvibhedhlera umwu munohloyiwa ndenda dzakasiyana-siyana. Kungaite kupanda kwemurenje. Nevaya vanozwe mwoyo vaya vanouya imwomwo muzvibhehleya umwomwo, veibhuire vantu vakafunda ngezvekurapwa kwemwoyo kuti zvinodai. Voone mutombo wavanoisa kuti ndenda iyoyo isaramba yeienda mberi.

Kuwanda keavo vakafundira mushando ungaite wekurape vandhu vangazwe utenda hwakasiyana siyana ungaite mundani varimowo muntaraunda dzeshe dzakati komberedza. Amweni angahamba ngemabhasikoro eizwa kuti panoutenda ngepari vechiaendesa muzvibhedhleya zvakatikomberedza matinogara mumakanyimo.

Midziyo irimo mumhatso dzinorapirwa vantu, mazuwa ano yokasira kuvheneka kuona kuti chiini chirikunesa munyama mwo. Ukasire kubatsirika ngonguwa

Zvikora zvekupeisira ngatingati zvemberiyo kudarika zvepashi zvakanakira kuti muntu akandofunda ingati dhodha kana ntombi robve ikeyo rochiche nharaunda kana kushanda zvakaite kunge zvemagetsi kana kushanda zvakaita sana mbuya utano vaya ntaraunda yodetsereka.

Dhodha kana ntombi ikafundiswa pamusana pekurapa vantu youyawo mumakanyi mwedu inotibhuyire zvinoziiwa kuti nyama igare iripandau kana zvinomwiwa kuti nyama igare iri pandau ndaraunda yotodetsereka ngokuti mumandaraunda umwu vantu vashoma vakafunda saka ntombi kana dhodha rawanirwa mukana wekuti ripfuurire mberi rinoita kana dhigirii rekurapa antu rinouya rodetserawo ndaraunda.

Zvikora zvinofundise vantu vangaite madhodha ndombi nemajaha zvinofundise antu pamusana pokuti utenda kana muntu ungahloyiwa zvakadini kana kuti mitombo inogadzirwa zvakadini zvinodetseredza kuitira vaya vanorwara kuti ndodhandodha, nemandombi zvoone muntu zvokasire kuziye kuti utenda uhwu ngehwakadai ngekuti inonga yakazvifundira kaya kafunda kuzvikora iyo.

Ringaite jaha ndombi kana dhodha rakafundire ne zvekurapa kana rode kufunda ngezvekurapa, karinofundireyo ikweyo rinobveyo rikauyawo munharaunda tinobatsirika kunyanyanya vasharuka eshe angazwe kupanda kwemarenje kupanda kwemoyo ,anobetserwe ngemadhodha nendombi ngokuti anenge akafundire kuti mutombo wakadai uno rape vanhu ava ,zvakadai zvinode vanhu ava ndaramo yoende mberi.

Vantu vaya vatinoona vamweni vakona vanoshanda pachibhehlera, veihamba nezvinhu zvakadhirowiwa, pamweni pakona panenge pakadhirowiwa panenge peitobhuya kuti vantu ngavakasire kunopiwe mitombo wendenda yenisa muntaraunda menyu umu, otorumba paya otodetserwa ngemukuwo, vanotouyawo kunyange mumakanyi medu umu veitouya veizohambe nezviro zvakadhirowiwa ungati ndenda kana yekenza, ototi vantu rumbai muzvibhedhlera mupuwe mitombo.

Ntombi dzeshe dzine ndani dzongwarirwa kuzvibhedhlera nokuti kwaanembatso dzobarira ntombi idzodzo dzeivhenekwa ngemidziyo yechiyungu iriyo kuoneka kuti mwana uchakagara zvakanaka here mundani kuti abude zvakanaka. Saka zvakanaka mbatso idzi, kuitirawo ntombi dzinobve kure dziyaa, dzikasire kudersereka ngenguwa, ngokuti dzikazobarira mupato, umweni mwana anotozosvika kuchipatara atofa.

Mbatso dzinorapirwa antu dzamomumakanyi umu ndodzochitowanda mumakanyi medu umu kuti ndenda dzakasiyana siyana dziuye dzeirapwa dzimweni mbatso dzorapirwa antu kwatonedzikwe mbatso dzatovakwawo dzochengeta ndombi dziya dzine mimba ndombi dzine ndani dzouya dzongwarirwa dzisati dzabara kuti dzione kubara zvakanaka.

Zvimidziyo yechiyungu imweni inoshandiswa nemadhokodheya, eihloya kuti maphaphu endumure achiri kushanda kahle ere, yaamo muzvibhedhleya umu zvekumakayi kunyange isati yawanda hayo.

Madhodha nendombi zvoenda kunoona vakafundira nozvokurapa zvitenda zvakasiyana siyana mahara pasina kubhadhara mutoso yekuti uonekwe kana kuvhenekwa kuhloiwa kuti chini chikunesa.

Mhatso dzokufundira dzati chakata nematinogara mumakanyi, kuitira ndumure dzinobva mundau dziri kuretu dzisvikewo pamhatso dzokufundira nguva iripo ,dzibatirane pamwe mishando nedzinenge dzasvikawo ;angaita madhodha kana ndombi .

Mbatso dzorapirwe vantu dzawanda kunyanya mumakanyi medu aaaa dzabamo mbatso idzodzo dzinoita kuti weshe wazwe azwe ndenda yakaite chipu kupanda kwemapapu kana kupanda kwendxondo orumba ouya odetsereka kwete kugara kanyi ngokuti unofa ngekuti dzimweni ndenda dzakona dzinouraya Saka kuwanda Katie mbatso idzodzo kuchaite kuti mitombowo irambe yeipanda mumbatso idzodzo.

Midziyo yechiyungu irimo mazuva anawa, midziyo yechirungu imweni inovheneka madziso kuona kuti dziso iri ringaita tsanga here mukati kana ungati wakatuzirwa buwe rikaputika, unovhenekwa woona kana weibekwa rimweni wobekwa rimweni kana kuri kuribvisa wodusa.

Zvibhendlera zvine midziyo yechiyungu inovheneka. Imwe yacho inovheneka madziso, imweni kupanda kwehloko, kupanda kwendxondo. Ngairambe ichiwanda muzvibhendleya umu. Nemumakanyi igumewo kuitira kuti muntu weshe abetsereke. Ungaita uri mumakanyi, ungaita unogara kutaundi kuchiyungu. Muntu weshe unofanira kudetsereka ngemidziyo iyoyo. Saka tinoti nemakanyi ngavauyewo nayo. Mune antu madhodha nendombi zvinorwara mumakanyi umu. Zvimweni zvakhona azvina mare yekuuya kuchiyungu.

Zvibhedhlera zvikati chakata zvakanaka vantu havazombofifi dzingaita ndumure madhodha nendombi avazombofifi kune kuti mundu anobva kure nechibhedhlera umweni anosvika atofa kuchibhedhlera asi zvikati chakata sezvazvaitawo mumakanyi medu umu vantu avangofifi muntu angofifi anokasira kubetsereka nemitombo inenge ichingowanika muchibhedhlera chega chega.

Madhodha nendombi zvorwara ngeutenda hwakasiyana-siyana ungaite sekuchaya. Asi ngokuti zvibhehleya izvi zvine mbatso dzinongwarire, vantu vane utenda hwakasiyana. Vangaite vane ndani, vode kubara kana vanozwe zvimukhuhlani vongwarirwawo pazvibhehleya ipapo. Saka toti mhatso dzakaite saidzozdo ngadzirambe dzeivakwa kuti vantu vaone pekungwaririka umweni unotenda audi munthu arikanyi, unofirayo.

Pazvibhedhlera pedu patorapirwa patovakwawo mbatso dzinoitire vaye vanogare kure vaya vavave kurapwa, vatogara pona pachibhedhlera papo veingwarirwa, veiningirwa nokuti umweni unogare nendumurwa dzega, saka ndumurwayi hadzingakoni kumuningira, unototi agare ipapo pachibhedhlera einingirwa ngemukuwo eipiwa ngemutombo wake nenguwa.

Mbatso dzinotengeserwe mitombo dzechingezi dzatowanda mumakanyi medu ngekuti kareko taiziya ana mbuya utano varivo vanohamba veipa anhu mitombo yechingezi mumakanyi umo asi ngokuti mavakwa mbatso dzochengeterwe mitombo ngokuti imweni mitombo aidi kupisha inoda kutonhorerwa iridhi mbatso idzo dzatowanda mukanyi medu kunyanya padhuze nezvibhedhlera ndomadzitori mbatso idzodzo dzinobagwaririse mutombo, mutombo inenge yakangwaririka mumbatsodzo.

Midziyo yechiyungu irimo muzvibhedhlera imweni yakona inoita kuti vakafundira nezvekurapa hutenda hwakasiyana -siyana vanohluwe hloko mbohlo yehloko kuti dzichiri pandau here.

Midziyo yechirungu irimo muzvibhedhleya umu. Imweni yakhona inosungirirwa pamuoko yoona kuti ngazi yako iri kuhamba zvakadini munyana umo. Ngazi yako inohamba zvakadini ngendaa yekuti kana ine utenda urimo, wonyorerwa mutombo, wondoona akafundira ngezvekurapa vantu kuti mutombo unoenderana nengazi yako unowanika ere.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera kuzwa kuhamba kwengazi kana zvirwere zvinonga zviri mungazi kuti zvoita ekuzwinyi, zvotsvakirwa mitombo yakadini kuti zvirapwe zvipere.

Ndombi dzakandofunda kuzvikora zvedera dzikatore madhigirii ekurapa kana kuona zvirwere zvinonesa utenda unonesa vanhu madhodha nemajaha dzaamo muzvibhehleya zvedu zvemumakanyi dzeiningire vanhu kuningire kuhloya kungaite kupanda kwehloko kana kupanda kwenxlondo ngekuti vanhu vanozwe nxlondo vanode kuti vagare veihloyiwa vasati vauraye kana vovantu.

Vakafundira kuzwa hutenda hwemundu uri munyama kana kuzwa kuti mapapu edu haana kugara zvakanaka mumwiri mundani medu vava kubetseredzawo navavo vasharukwa vakaita zvekupanda kwehloko yevaningisa zviri kuitika mundani mavo kana mapapu kana kuvapa mitombo inorapa muzvibhedhleya.

Ndombi ngemadhodha zveshe zvinge kuhloiwa kupanda kwendxondo kana kupanda kwemusana, kana kututsirwe ngazi zvoenda muzvibhedhlera umo mazara midziyo yechiyungu inoshandiswa imwe midziyo yakona yakabanaka ngokuti zvisingaonekwe ngevafundira zvekurapwa kwevanhu midziyo yechiyungu inobabhuya kuti ngazi umu ngaitutsirwe ikuru kutotsirwa yotutsirwa muntu oenda mberi ngendaramo yake.

Muzviibhedhlera medu umu matoorapirwa umu makatoitawo mphatso dzinotoendwa ngevanthu vanthu vaya vakadzidzira vakaita semadhikodheya vanenge vatorimo vanthu ivavo votouya votohloye munthu kuhloye munthu kana iri Kenza inode kuhloyiwa yotobhuiwa otorapwa ngekuti zvimweni zvakhona nthenda adzidi madziso omunthu dzinotoda mishini yechingezi inotohloya ikasira kubata kuti munthu uyu ntenda yake inoda zvakadai.

Mitombo yechiyungu irimo mazuvano mumakanyi munogarwa umwu inobaashanda kubaadetsera zvirwere, utenda weshe wakasiyana siyana.

Zviriyo zvimidziyo zvechiyungu zvimweni zvinochengete ngazi, Ngazi inochengeteswe pakanaka kuitira vaya vanenge vavhunikawo mirenje kana mawoko. Dzimwe nguva kubonderana kwaite movha, vouya muzvibhedhlera umu vopiwe mitombo, vopiwe ngazi kana iri mitombo. Ngekuti irimowo midziyo inochengete zvakawandawanda zvakaite sana ngazi, inenge iri pakanaka.

Midziyo yechiyungu irimo muzvibhehlera umwu yechiyungu inobaahloya yoona mutombo unodiwa pa denda iroro ngekuti amweni madenda awoneki ngemadziso anoonekwa ngemishini yechiyungu iriyo mazuwa ano saka unohloyiwa wopiwe mitombo yako woenda kanyi wonomwa mitombo yako yawapiwa iya.

Zviyungu zvamo muzvibhedhlera umo zvimweni zvakona midziyo yechiyungu inongwarire ngazi kuitire vaya panenge pabonderana movha vabuda ngazi yakawanda vanosvika votutsirwa nevaya kune imweni yakona inotore ngazi kubva kune umweni muntu kuti umweni apuwe, aitori ngazi yakawanda maningi yakanaka kugara irimuzvibhedhlera ngokuti munoitike zvakawanda nguwa inei yekunaya ine mumapato movha dzinobinderana umo.

Imweni mvura irimo muzvibhedhlera mukaendawo inohambe nana mbuya utano mumakanyi umo kunyanya nyanya vabatwa nekorera vaya ukamwe mvura iyoyo ainodzirere simba kunyanya weinyanya kudurura inodzorere Simba mvura yakona.

Midziyo yeshe yechiyungu, yaamwo muzvibhedhlera umwu. Kunyangwe mumakanyi isati zvemuthaundi, imweni inovheneka kupanda kwemadziso, kupana kwengqondo toti ngairambe yeitutsirwa kuti vanthu varambe veidetsereka, vane ndhendha dzakasiyana-siyana inokasika kuona kuti munthu uyu unozwa denda rakadai, ne mutombo wake weanoda ngeuyu. Odetsereka ngemukuwo, opetuka kumushando munthu akagwinya.

Kuhloiwa kungaita kupanda kwehloko pachii pakaye pakatamba mazuva anawa midziyo yekurapwa yechiyungu inorapa hutenda hweshe dzati chakata nemumabuya umu yamowo kuitira vaya vangaita vakura ane hloko dzopanda.

Padera pedu patinorapwa apo patonemhatso yekutoti ukazwe kupanda kwehloko unotendapo weitonohloyiwa, mune michini yechingezi irimwo imweni yakona inoite kudhuma yeitohloya, imweni yakona inoitekudhuma yeitotinhira kuratidze kuti irikuba atoshanda, irikuite mushando, yatowanda, mhadzo idzodzo ngadzitowanda nekuti mune michini yechingezi inohloyi zviro zvisngaonekwi ngemadziso.

Mbatso dzinongwaririrwe ngazi yatorwe muvantu, kana makodo kana mwoyo, dzakabaanaka ngokuti umweni unouye neangaite maphaphu aora ngokubhema forya mumakanyi medu. Ouya obviswa maphaphu iwawo, otorwa oiswa akanaka kubudikidza maphaphu iwawo anenge eingwarirwa mumbatso idzi. Saka ngadziuyewo medu muzvibhedhleya zvemumakanyi umu, kuitire vaya vanozwewo maphaphu vokasira kutorwe maphaphu mumbatso idzodzo.

Pachibhedhleya pedupo kunyanyanyanya nthombi dzinoendapo dzine ndani dzinobatoti pane mphatso yekuti unobatoenda wotofoyiwa mumphatso idzodzo. Mphatso dzona idzodzo dzimweni dzakona kwai ndimo munonasirwa mutombo nokungwarirwa mwona imwomwo mumphatsodzo. Saka tinoti mphatsodzo ngadzichitotutsirwa dzeiramba dzeitutsirwa. Ngokuti kuramba dzeitusirwa kwadzinoita koita kuti mitombo yechingezi itoramba yeiwanda.

Zvibhedhlera zvemumatawundi zvato nemhatso dzekuti muntu akaenda imwowo otondohloyiwa ndidhokodheya pamwe pakhona akaite zvekutovata. Ngekuti ntenda dzakaite seana kenza dziya hadzionekwi ngemadziso emuntu dzinode michini yechingezi yonasa kuningisa. Yaningise kudaro yokombe nemitombo unodiwe kuti umwiwe kuti nyama yemuntu igare iri pandau yakati hlo.

Muzvibhedhleya zvemumathaundi matoo nemphatso ,mphatso idzi mphatso dzakatonasirwa zvakanaka. Mumphatso dzona idzodzo ndomunotogadzirwe mitombo, pamweni pakhona murimo mwainongwarirwa .Saka tinoti nemumakanyi mwedu umwu ngavagumewo mutoita mphatso dzakadaro ngokuti imweni mitombo haioneki muzvibhedhleya zvedu zvemumakanyi umwo ,unotokwira mubhazi kutokwire movha wotoende muthaundi kunotsvaga mutombo uwowo.

Pachibhedhlera pega pega, pototenderwa kuwanikwa patorinembatso inoenda vantu vechinohloyiwa ungati kupanda kwendxondo, kupanda kwehloko .Mbatso idzodzo dzotoda kuti dzitowanzwa ngokuti zvechiyungu zvinoryiwa, nezvimwezvakona zvinonomwiwa zvoita kuti utozwa kupanda kwendxondo, ndxondo ndidzo dzotorwadza ngekupanda kwehloko nezvimwe zvakona zvinoryiwa.

Dhokodheya unobai kubhuyira kuti usarye kurya kechiyungu aona ngemishini yechingezi irimo, eyaa muzvibhedhlera zvemumataundi umo mune mishini yechingezi irimo inoone utenda wakaita saana kenza usingaoneki nemadziso emuntu ngokuti muntu unoshaisha awoni zveshe, zvimweni zvakona zvinode mishini yechingezi azvidi muntu.

Vantu votohamba veitokarakadzirwa kutozi vaya vanemapapu akanaka vaya ngavauya va ngavauye amweni akona anoduswa mapapu emuntu otongwarirwa ngoti kunembatso dzekutongwarire zviro izvozvo zvakaita sana ma papu kuitirawo vaya vanemapapu awora ngekubhema forya vazwe kurwadziwa kwemapapu iwawo panotorwe mapapu aya akangwarirwa mumbatso dziya ofasirwa wona awawo muntu utorarama.

Zvibhedhleya zvavakwa zvavamo zvimweni zvakaturikidzana kuitira kuti ndau yekuchengeterwe zvingaite mitombo, kana ndau yekuti antu akawanda arapiwe, inge iripo. Mumakanyi medu ndozvotowanda kuitira vaya vanobve kure vaya vosvika, vobetsereka ipapo ngemukuwo. Panoonekwe mitombo yakasiyana-siyana mitombo yematenga akasi akawanda.

Vakafunda pamusoro pekurapa hutenda hwakasiyana siyana vamowo muzvibhedhlera zvedu zvemumakanyi vachihloyawo vana vangaita kupanda kwemwoyo kana mwana ane zvipandi zvemusana nezvimichini yawo yechiyungu zvinokasira kuvakombisa kuti mwana uyu unode kuti apiwe mutombo yakadai saka vantu ava toona kukosha kwavo kunyanya muzvibhedhlera zvedu zvemumakanyi .

Ndombi nendumurwa dzinoda kugara dzeihloiwa. Kunyanya nyanya ndumurwa ndoodzinobatwa maningi ngenhenda dzakawanda dzakaita kuchaya kana kutakwa ngechipande. Saka dzinoda kugara dzeihloiwa kuchibhedhleya iyo kuti nyama yadzo isagara yeipanda.

Ndombi kunyanyanyanya dziya dzine ndumururwa dzichirikumwe mukaka dzinokarakadzirwa kuti dziende pazvibhehleya dzindorapwa kana kuti ndumurwa dzakona dzindohloyiwa ngekuti kwaane zvirwere zvechiyungu zviriyo zvakaite sana gwirikwiti zvinoite kuti ndumurwa yako itofa.

Michhini yaamwo muzvibhedhlera umwo, kunyange muzvibhedhlera zvedu zvemumakanyi isati yawanda asi zvembeeri zvemumathaundi iriyo, imweni yakhona inohloya zvisingaonekwi ngemunthu. Yahlowa kudaro, imweni inobhuya kuti mutombo unodiwa apa, ngeapa, munthu odetsereka ngemukuwo. Ngekuti munthu, zvimweni utenda auoneki ngemadziso emunthu.

Midziyo yechirungu irimwo imweni yakhona yakaita semajekiseni nezvigere inopedzera ndombi dzine ndani dziya dzode kutaturwa nekuzoti imweni yakhona inozwe kuti mwoyo wakhona uchiri kutamba tamba zvakanaka hre kukati umwu yoona wopuwe mutombo , kana uri mutombo uone kubetsereka ngomukuwo

Movha dzinotwara vatenda veshe vanenge veirwara kana veshe vanonzwa nyama kupanda, kana veshe vabonderana nemovha dzimweni vakabuda ngazi yakawanda, dzinofanira kuti dzitorumba dzisvike navo muzvibhedhlera varapwe ngemukuwo.

Midziyo yechirungu yemuzvibhedhlera kunyari zvibhedhlera zvedu zvekumakanyi isati yaguma asi matinoenda umu muzvibhedhlera zvechiyungu tinoona inobakasira kubabata kukasira kubata kuti utenda ukunetsa muntu uyu ngouyu mutenda unonesa muntu uyu ngouyu wopiwa mutombo wako wondomwa wakagara kanyi kana pari pasi pemuti weimwa maheu.

Zvimidziyo zvechiyungu zvinohamba zvino zvinoryiwa zvovatenda, zvobetsera kuti vatenda aachasimuki kuenda kana kumira pamulaini veida zvekurya.

Midziyo inobva kuchiyungu imweni inopfekwa kuti ndombi ihloiwe iomekwe ichihloiwe zviri mukati kungava kuti ndombi yakona inoda kubara. Saka midziyo yechirungu inopfekwa nemadhokoteya eihloya ndombi nekundau kwedu dzagumawo.

Midziyo yechiyungu irimo muzvibhedhlera kunyanya nyanya zvibhedhlera zvikuru. Imweni yakhona inovheneka mumadziso angadayi anorwadza. Angaite kurwadza ngekubaiwa kana kuthuzirwa buwe rorwadza dziso riya. Wasvika kuchibhedhlera, unovhenekwa kuonekwa kuti mutombo ungaenderana nekupanda kurikuita dziso.

Midziyo yechiyungu iri muzvibhedhlera umwo, imweni yakhona inovheneka zvinoita kuti mwoyo ugare weipisha inozviona, zvinoita kuti maphaphu aya arambe akanaka kune vaya vanobhema forya inozviona, kana ngazi yeida kuti itutsirwe inoonekwa. Zvirimwo muzvibhedhlera umwo, kunyangwe mwedu mumakanyi azvisati zvaguma, asi muzvibhedhlera zvetiri kuenda teiona vakafundire kurapa urimwo.

Zviriyo mazuva anawa zvimudziyo zvechiyungu ,zvimweni zvakhona zvinothobe mazino kana kumasuka kumasuka kusvika achena, zvimweni zvakhona zvino gwejura zvirimo kunyange muzvibhedhlera mwedu zvisati zvasvika.

Midziyo yechirungu inodetsera kuhloya kwekupanda kwemushana kana kupanda kwehuro ,vanenge vawa vari pamidhudhudhu nguva ino yemadhaka kana kuwa uri pachitorotoro weirima.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera inohloya ndombi kuona kuti aina utenda ere hurimwo mukati hwezvirwere hunokonzerwa neutenda hwazara mazuwa ano hunokonzerwa pamweni pakona ngekurya zviro zvechiyungu zvaasingaziyi.

Mishina iri kuzvibhedhlera inobaona kuti ngazi yode kumbowedzerwa munyama kuti muntu uyu aite muntu uye inobetseredza kuona kunyangwe neutenda husingaoneki ngemadziso.

Midziyo inoshandiswe muzvibhehlera umwu yechiyungu, imwe yechiyungu inoshandiswa yakabaanaka ngekuti inobaashanda zuwa ngezuwa aifi. Wasvika weide kututsirwe ngazi, unotutsirwa, wasvika weide kuhloiwa kupanda kwehloko unohloiwa, unohloiwa, wasvika weide kuhloiwa mapapu unohloiwa.

Midziyo yechiyungu iri muzvibhehleya umu kunyange zvemumakanyi isati yauya asi toti ngaiuye ,yakabaanaka ngokuti inobaavheneka yoona dhokodheya okupa mutombo unoenderana nezvaaona, ngokuti kunezvimweni utenda usingaoneki nge madziso emuntu iyoona inoona zvese kungaa kupanda kweshloko ,kupanda kwenxlondo mopuwe mitombo yako wonobetsereka kanyi wakagara.

Midziyo yechiyungu yeiyo muzvibhehleya umwu kana muzvimbatso zvimweni zvinorapirwa atenda zvinoita kuti atenda arapwe akasununguka kungaite kupanda kwemusana unenge uripakasimukira wopuwa nemitombo yachona wobetsereka wohloyiwa ,imweni midziyo yakona inokubetsera kuona zvirikukuyayiya panguwa iyoyo.

Midziyo yechiyungu yaamo muzvibhedhlera umu. Imweni yakona kunyanya-nyanya pakadhumirana movha, vamweni vanovhunike mutsipa, kuvhunike murenje, hazvozodi vantu manje vantu havangabata muntu. Asi midziyo yechiyungu ngokuti unogara, chingaite chihlayo chechiyungu chinenge chine zviro zvinobate horo yakona iyoyo, kuti ugare. Kude kuti vantu vangabatirane muntu, vangasvike riini vakabatirane muntu. Asi unogara pachihlayo chako, wopiwe mutombo wako uripo pachihlayo chechiyungu.

Midziyo yechiyungu, iri muzvibhedhlera umu, tinoti ngaibowanzwa ngemumakanyi, itutsirwe, kuti antu vauye kuzohloyiwa zvakasiyana, matenda akasiyana siyana. Angaite matenda ekupanda kwehloko, kupanda kwenxondo, kupanda kwemushana. Uye nevaguke marenje vaya , vanokasira vouya vodetsereka ngomukuwo, vopetuka kumishando kwawvo nyama iri pandau.

Atenda veshe vaakurapwa vakasungunguka , veiita madiro veihloiwa ngemidziyo yechiyungu iriyo mazuvano iyi, muzvibhedhlera umu.

Midziyo yechiyungu irimuzvibhedhlera imweni yakona kunevaya vadhumirana nemovha veibva dai kungaite kumishando kana veibude ngazi yakawanda zvinohambe nemavhiri azvo zvinouya mengazi ipapo vanhu vasati vatanga kutekateka mutenda uyani oendwe naye mumbatso yekurapirwa zvinenge zvauye nengazi.

Imweni midziyo yechiyungu irimo muzvibhehlera umu inobetsera ntombi dzinenge dzakatwara ndani dzode kuchekwa, dzoode kutaturwa kuti ndumure yakona ibude yazara nemumakanyi ndooyotange kuiswe, kuti ndombi dzione kubetsereka nemukuwo.

Midziyo yechirungu yatichakata muzvibhedhlera umu kunyari mumakanyi ichiri mishoma, asi midziyo yechirungu iyi inokasira kuvheneka yokasira kuti kombedza kuti denda iri zvaro ramba reita roda mutombo wakadai kunyanya matenda aya evantu vanozwa nhlondo shuwa vantu vanopera kufa ngekuti zvirwere zvenhlondo zvoda kuti muntu apuwe mutombo wake pachine nguva.

Midziyo inoshandiswa mumhatso dzokurapirwa vantu, zvingaita muzvibhedhlera, yechiyungu iyi inombavheneka, kuhloya muntu. Kungava kupanda kwehloko kunobahloiwa ngonguva pashina kuemera.

Midziyo yechiyungu yaamwo muzvibhehlera zvedu zvemumakanyi kunyanya inoshandiswa kana ndombi inemimba inotature ndani kuti mwana abude ,yaamwo ende yati chakata saka ndombi yegayega yeshe inokase kurumbe pachibhehleya ,pachibhehleya yosvika inotaturwe ndani kana kutaturwe ndani mwana obuda kana kuri kupuwe mitombo yakona yobuda kana yeida kuningirwa yoningirwa saka ngairambe yeiwanda midziyo yechiyungu iyi ndombi dziwane kubara zvakanaka.

Midziyo yechiyungu irimwo muzvibhehleya umwu imweni yakona inobaite kuti paidekushandwa ngevantu paya kupakise munhu kana kubaira muntu jekiseni iyo inobaya yega midziyo yechiyungu irimwo iyi zvotoreruse basa zvorerusa mushando ,mushando woramba weienda mberi ava vaide kuite mushando uyu vaakuite zvimweni ,iyo midziyoyo yoite mushando wakona.

Midziyo yechiyungu iri muzvibhedhlera umwo, imweni yakhona inobaatore ngazi asi aitori yakawanda yoguma yongwarirwa, imweni yakhona inozwe kuti ngazi yako inorumba zvakanaka ere kana airumbi, kana yeide kututsirwa yotutsirwa. Imweni yakhona inobaatoona kuti hloko yemunthu uyu yobaato panda akanonokerwa kurapwa ungafa.

Kuti chakata kwaite midziyo yechingezi muzvibhedhleya umu zvatonasa ngekuti umweni mushando audi vanthu, unode midziyo yechingezi inokasira ngokuti mukdaro meirapa munthu, vanthu pamweni pakhona vanononoka munthu otofa, asi ngekuti michini yechingezi inobaakasira kuti munthu uyu awane kurarama ndaramo yake iendewo mberi, saka michiniyo ngaitotutsirwa .

Akiti woyee zvibhedhleya zvedu zvemumakanyi umo zvane midziyo yechingezi yekuti ukanyambo vhunike murenje, midziyo yechingezi inohloya kuti pavhunike murenje apa pode ngazi yakadini kana kuti pode simbi kuti munduwo alone kuhamba zvee. Kana kuri kupanda kwemoyo yotohloya kuti moyo uyu unode kuti muntu asarwe kurwa kwechingezi, ngaarwe kana guku kuti utano wake ugare pandau.

Madhokodhera akafundira kurapa vantu eiapirani asi umweni utenda hwakaita sekupanda kwemadziso auonekwi ngemadziso kune michini yechingezi inohloya kuona kupanda kwemadziso awawo ngekuti munthu unoshaishe ashashaisha kudaro madziso omunthu otoite tsanga otoite bofu achatooni saka izvozvo zvikaonekwa ngemichini yechingezi zvinoite kuti munthu asite bofu paaide kuita bofu.

Michini yechingezi yakabanaka ngokuti inoite kuti kana mirenje wako wainyamborwadza kare ikauhloya ukapiwe mutombo wako auchanzwi ukurwadza kwemurenje uwowo ende inobakasire , inobakasire kukhombidza kuti uyu murenje uri kurwadza apapo ,pasina mukuwo wotokombidze kuti uyu murenje ukurwadza pamunhu po apapo ende zvakabaa naka maningi.

Vakadzi vanga vaneseka maningi ngenhenda iya yegomarara asi pachibhehleya pedu pakauya michini yechingezi inohloya nekuti nhenda yegomarara ainhloyiwi ngemadziso inode michini yechingezi yotokomba kuti nhenda iyi payari apa yode mutombo uyu kuti muntu uyu awone kurarama kana kuti oita ndani asabara mwana akaremara kana mwana anofa.

Mishini yechingezi muzvibhedhleya umu aina kunakira vantu vega, imweni yakhona inotohloya dzimweni mhuka dzangaite mombe kana imbwa yotohloye kuti mombe iyi inozwe murenje, murenje uyu godo rakhona rakabapesana ngemukati zvoonekwa ngemishini yechingezi irimo mombe iya yotopuwa mutombo wayo kuti godo riya ripetuke pandau paro.

Midziyo yechingezi iri muzvibhedhleya umu ,kunyanya paya ndombi panenge ine ndani ichida kubara , imweni yachona ndiyo inoita kuti mushando iwane kuenda mberi kana muchide kutaturwa ngekuti imweni yachona inocheka ,ndiyo inotatura ndani imweni yachona yaiunze mwoto kune zvinotatura ndani, saka ngaiwande muzvibhedhlera zvemumakanyi.

Michini yechiNgezi iri muzvibhedhleya umu imweni yakona inohloya ngazi yemuntu yotoona kuti ngazi yemuntu uyu neyemuntu uyu zvakafanana kuitire kuti paya pekuti muntu wavhunike murenje, pabude ngazi yakawande maningi, panotorwe yemuntu uya neyemuntu uya, yodhibaniswa ngokuti vanenge vane ngazi yakafanana.

Imweni midziyo yechingezi inotokomba kuti muntu uyu ndenda iya yakaita sana bhipiya inode kuti adhle kudhla kwakaita kana kudhla kwechiyungu kuya kuti idzakire kana kudhla kwedu kwechindau ana sadza neguku kuti bhipiya isashaishire muntu utano wake. Midziyo yechingezi iyi ndiyo inoite mushando wese iri muzvibhedhleya umu, ngaitowanda muzvibhedhlera zvemumakanyi isaitawo marimwe rimwe.

Midziyo yechingezi, kunyanya Iya inoshandiswa iyamuzvibhedhlera iya, chayakanyatsonakira zvemenemene zvayo ndechekutoti , midziyo yechingezi inobakumidza zvabude pamuntu , nokuti muntu unobashaisha nokuti muntu, asi nokuti michini wechingezi unobabuye zvemenemene zvawahlora.

Midziyo yechingezi yoshandiswe muzvibhedhleya umu imweni inokasira kuti mutenda akasire kurapa ngemukuvo. Imweni yakona inoone kuti mutenda akabangwaririka ere haana ere chingamukuvadza.

Muchini yechingezi inoshandiswe muzvibhedhlera umo yakaite semajekiseni ndoinohambise mutombo munyama umo , mutombo woende kune chiyaiyo, wosvike pachiyaiyo worape chiyaiyo nyama yemuntu yotodzoke pandau kana kuri kumushando , otoende kumushando akadakara pasisina zvinoshaishira nyama.

Mishini yechingezi iri muzvibhehlera umwo kunyanya zvibhehleya zvedu zvemumataundi imweni yakona inoningira zviayiyo zvisingaonekwi ngemadziso emuntu ngokuti madhokodheya eakafundire kurapa antu asi dzimweni ndenda aoni ngemadziso mishini yechingezi inoona zviayiyo zvakaita seizvozvo kuti ndaramo yemunhu iwane kuenda mberi ahloiwa kudaro.

Midziyo yechingezi yakabaanaka imweni yakona muzvibhehlera umwuu ngekuti inounze mwoto ingaaite kana ndombi inendani inode kubara ,imweni yakona midziyo yechingezi ndiyo inounze mwoto kuti imweni michini yechingezi imuke iwane kutature ndani yendombi mwana abude zvakanaka saka ngaiwanzwe muzvibhehlera zvedu zvemumakanyi umwu kunyangwe zvisati zvawanda tinozviona zviri kumataundi asi tinoti zvedu zvemumakanyi ngazviwanzwewo michiniyo.

Muzvibhedhlera umwu mune midziyo yechingezi irimwo mazuvaano imweni yakhona inoiswa mumiro imweni yeishandiswa kuhloya kupanda kwehloko kana kupanda kwemwoyo imweni inoiswe mumazino saka midziyo yechingezi iyoyo inokasira kuti mishando iende mberi ngekuti imweni nhenda dzinorwadza dzimweni nhenda dzinonesa vantu adzionekwi ngemuntu dzinode midziyo yechingezi inoona zvirozvo.

Michini yechimanje-manje yati chakata muzvibhedhleya umu. Inokasire kuti mushando ushandike ngemukuwo, ngokuti umweni mushando haidi vantu. Vantu vanokona kushanda veihlekezeya, muntu akatofa vantu ngokushanda veihlekezeya, asi ngokuti mishini yechimanje-manje yedu iyi, inokasire kuti mushando iende mberi. Yeikasire futi kupa zvayahloya ngemukuwo.

Zvibhedhlera zvedu kunyanya-nyanya zvemumakanyi umu, makaitawo maanewo mudziyo yechingezi irimo. Imweni yakhona inotohloya kuti kuona kuti ngazi yemuntu uyu yagwamba, wede kuthutsirwe imweni wotothutsirwa. Imweni yakhona yotohloya , kuone kuti munhu uyu akanonokerwe kupiwe mitombo uno unotoisiya akuzwe kurwadza kendxondo.

Zvibhedhlera zvirimumataundi umo zvatonemichini yechingezi yekutoti inenge yeitohloya kuhambe kurikuite ngazi yako munyama umu, imweni yakona inenge yeitohloya kuone makodo ako kuti aana kupesana ere izvozvo zvinotidetsera kuti muntu aangaoni dzimweni ndenda ngemadziso dzinotode michini yechingezi kuti dzikone izvozvo.

Mitombo yechingezi urimo muzvibhehleya umu imweni inohloya kupanda kwedziso kusingaonekwi nemuntu kana dhokodheya akafunda zvekurapa vantu haaoni ASI iyona midziyo yechingezi iyoyo inokona kana kupanda kwemwoyo wopuwa mutombo wako wodetsereka kana kuri kumushando woenda wakadakara nekuti mushando inodakadza waya nyama iri pandau.

Nekuti mumapato umu movha dzawanda ende dzorumbiswa vanhu avasisina basa nendaramo saka muzvibhehleya umu mane midziyo yechingezi imweni yakona inongwarira ngazi zvekuti ndikato svika zvinoizvi ndawa nehloko dani hloko iya yobudise ngazi ndatosvika, ndotosvika ndototustirwe ngazi munyama umu saka midziyo yeduyo yechingeziyo ngaitowanda ngekuti imweni yakona inoite mishando mikuru muzvibhehleya umu.

Zvibhedhleya zvedu zvekumakanyi totoonawo midziyo yechingezi yataiona muzvibhedhleya zvemumataundi imweni yakhona totoiona kunyanyanya ndombi dzoda kubara dziya taenda muzvibhedhleya umu toona imweni midziyo yechingezi imweni yakhona inoshandiswe kutature ndani yendombi imweni yakhona yeithutsire ngazi kuti ndombi yode kubara saka toti midziyo yechingezi iyi yakawanda ende inokasa kubatsira nyanyei ndombi dziya dzine ndani.

Ndumure dzinokabe mabhora mumakanyi dzabve kofunda ino. Umweni ukakabwa ,paanosvika muzvibhehleya muya ,kwanemudziyi yechingezi yaayo .Imweni yakona unongoiswe padera payo ,yotorumba newe muchibhehlera yopinda mumbatso yaunoda kurapirwa umwomwo. Imweni yakona inoite kuti nyangwe yeizwa kupanda kwemushana ,wapdera pemudziyo uwowo ,auchazwi kupanda.

Michini yechiyungu iri muzvhibhedhlera umu imweni yakhona inorerusa mushando ngekuti mushando waida kuitwa ngevanthu waakuitwa ngemichini yechingezi ngekuti vanthu vanoshanda veiita zveungonono pamweni pakhona munthu otofa ngokuti vanthu vanenge veiita zvemungonono asi michini yechingezi inobaakasira nekutohloya nekukhombidza mushonga wakhona unodiwa kuti munrhu aone ndaramo.

Mishini yechingezi neimweni yechimanje manje yaayo muzvibhehlera umwu. Imweni yakona unoitsera umwu ,kunyanya nyanya vaya vanenge varimumovha dzadhibana .Umweni akavhinika mirenje ,otopuwa michini yechingeziyo kuti aise pamurenje awane kuhamba. Imweni yakona inotopfekwe mumadziso weitoningirisa kana muntu. Pamweni pakona kutohloya nxondo dzemuntu kuti dzichiri kushanda ere.

Zvodakadza kusvika pachibhehleya weiona midziyo yechingezi yakawanda yakasiyanasiyana inoite mishando inoite mishando imweni yakona atitoizii ngekuti tiri vatenda midziyo iyona yechingezi yona iyi imweni yakona inotoite kuti mushando weitoitwa kunyanya weitorapa usazwe kurwadziwa ngokuti imweni yakona inosvina usingatozwi kurwadziwa ngokuti munhu unoita ngekutorwadziwa asi michini yechingezi aidaro.

Michini yechingezi iriyo kuzvibhedhleya mazuwa anaa imweni yakhona inenge naiti imweni yakhona zvigero zvinobaadetsera ngekutoti kune vaya vanozwe mazino kutoriwo nemichini yechingezi inobaagadzire mazino imweni yakhona inomasuka kuti mazino emunthu asare akati wekee uitewo munthu pane vanthu.

Midziyo yechingezi iri muzvibhedhleya kunyanya muntaraunda mwetinogara muzvibhedhlera zvirimo mune mudziyo yevhingezi irimo yekuti i okasire kubudisa kuti uyu munyu unozwe kupanda kwemurenje otopuwa mutombo kana kuti munyu uyu unozwe kupanda kwengondo otopuwa mutombo otodetsereka ngechinguwa ngechinguwa chishomanani ichocho wotopuwa mutombo wako wotodetsereka.

Chikafu chechiyungu chogadzirirwa kutengeswa nyangwe muzvitoro, nemweduwo mumakanyi chatoomwoo, ana mutape vanopuwawo, anaani veitenga, vanopuwa ne kutenga votenga. Saka chikafu ichi chimweni chakhona chinotutsire ngazi, chimweni chakhona chinonyaradza marwadzo ekupanda kungaite kwemushana, chimweni chakhona chodzosa nyama pandau kune vaya vanoite zvekukhaba bhora kana vanoite zvekurumba.

Mitombo yechiyungu iriyo mazuva ano neutenda hwazara husingachazivikanwi. Kungaita kurya kechiyungu kukatiwo chakata nemumabuyamo. Haa mitombo iyi yobetsera ungati wazwa zvirinane kudetserwa yobetsera ngemitombo yechiyungu nokuti yati chakata. Hapana anosiiwa asina kurapwa ngemitombo iyi.

Mitombo yechirungu inorapa hutenda hwakaita sehutenda unowanikwa uri muma papu emundu kunyanya nyanya vanobhema forya nekumwa munjanguya mumakanyi umwu vodetserekawo nemitombo yechiyungu irimwo kunyanya nyanaya vanomwe njanguya.

Mutombo unofanikwa kuonekwa peshe peshe ngemukuwo kuitira kuti vanenge vazwa zvavazwa vasatora nguwa yakareba maningi kuti vaone kubetsereka ngemukuwo vakaona mutombo.

Mitombo yechirungu yatichakata mumakanyi medu umu nana mbuya utano vohamba nemabhasikoro veiisiya veibhuya inohamba zvakadai zvakadai zvoita Vaya vanonzwa marwadzo usimbe wekushanda muma munda ano ukamwa unomboita zviri nane haucharambi uchizoyayeya kugara weiyayeya zuwa Rega Rega Saka toramba teiti ngaiwande kuti vantu vasangofa kana

Mitombo yechiyungu ikati chakata muzvibhedhleya umu zvemumakanyi nezvekutaundi inodetsera vanthu ngokuti inokasire kuona denda iri kunetsa yokasira futi kuona kana kunyaradza marwadzo enyama, kupanda kwenyama. Vanthu voenda kumishando veishanda vakagwinya. Saka toti ngaiwanzwe muzvibhedhleya mitombo.

Mitombo yechiyungu, yati chakata kwayaita muzvibhedhlera zvemumakanyi umu, vanozwa zvakaita saana furuwu, kukhosora khosora nguwa ngenguwa vanouya vopiwe mitombo iyoyo, vodzoke kanyi. Saka toti mitombo ngaiwande, ngaitutsirwe muzvibhedhlera umwu vantu vabetsereke ngemukuwo.

Mitombo yechiyungu nokuzara kayaita imweni yakhona inoita kuti usabaanyanye kurwadziwa kana kunyanya kurwadziwa maningi. Pamweni unenge watuzirwa padziso kana kuti warwadziwa .Pamwe yechiantu ndizvona ,asi yechiyungu inobaanyaradza marwadzo .

Mitombo yechiyungu irimwo muzvibhehlera umwu zvedu zvemumakanyi yakabaanyorwa ,kunyorwa kuzi uyu ngevekurape hloko saka izvozvo zvinotodetsera vasvika veizwe hloko kungotosvika kudai inenge yakanaka. Aungazwi mundani ngekuti vamwa mutombo vehloko. Kana uri wehloko ngevehloko unotorape hloko.

Mutombo unoita kuti tisabatwa ngezvirwere, kana tikaumwa zvirwere azvitibati, tinogara nyama yedu iri pandau.

Mitombo yechiyungu irimo meshe nevantu vanohamba veitengesa yaamo mumakanyi medu matogara. Ino hambwa nayo ichibatengeswa, ichipuwa wazwe kuda kugwamba kwengazi mukati imomo, omwa ngazi yoona kutamba tamba iwane kuhamba zvakanaka mumwoyo umo.

Mitombo yechiyungu irimwo muzvibhedhlera umu nemuma kanyi matogara inopiwa pajekerere inorapa mapapu kana kukutsora kuyani kwekuti nemapapu anenge eirwadza. Hino yadzara neandu anorapa andu eihamba nebhasikoro achiisiyawo awone panehutenda hwakadaro.

Mitombo yechirungu inodetsera ngekuti inobaashanda yakabaawedzererwa zvimweni zvatisina, saka inobaabetsera ngemukuwo kune avo vese vanozwa matenda akasiyana-siyana nevanoenda koohloyiwa.

Mitombo yemuchiyungu iyi irimo nomumakanyi matinogara yakati chakata. Imweni inowedzirea ngazi, imweni inorapa mundani.

Mitombo yechiyungu, irimwo muzvibhedhlera umwo yatichakata. Imweni yakhona inorapa zvakaita ana besha inokasira. Mitombo yechiyungu inokasira kundophuza zvako zvotohamba. Kana murenje wanga wakazvimba, kundomwa woto pumphuruka. Saka tinoti ngairambe yeiwanda, ne marwadzo muanthu apere. Vanthu vasandogara veiyayeya nyama, vanthu vashande nguwa ye kushanda mumamunda ineyi.

Mitombo yechiyungu, imweni yakhona inodetseredza kana waite nguwa yakareba weizwe hloko yeipanda. Inotora nguwa yeiita mushando iri munyama. Imweni yakhona yorapa mundani, munguwa ineyi yemahlobo iyeyi atitani kuzwe mundani.

Mitombo yechirungu iriyo muzvibhedhlera umu. Imweni yakhona inorapa kupera kwesimba kungaita kwemadhoyo mumadhoyo umu mune ngazi inenge ichida kuthutsirwa imomo kana simba ropera imweni yakhona mitombo ndobasa rainoshanda.

Mitombo yechiyungu iriyo mazuwano mumakanyi ,yakaite hayo mishomani mwatinogaramwo asi iriyo inohamba yeitengeswa inorape kungaiteyi kupanda kwehloko.

Mitombo yechiyungu yakanaka ngekuti inokasire kurapa ende inonge yakanyorwe denda rinode kurapwa ngemutombo uwowo saka ukangotora ukamwa muri mundani munobva matonyarara kana wanyambochaya auchachayi kana irihloko yaipanda aichapandi nyama yogara iri pandau toda maningi ngaiwande muzvibhedhleya zvedu zvemumakanyi umu tiwane kuende mberi ngendaramo.

Mitombo yechiyungu inopiwa angaite ndumurwa; madhodha; nendombi anozwe kupanda kemwoyo, yohambwe nayo yeipiwa muzvipatara, yeipiwa muzvibhedhleya umu. Nomumakanyi metinogara inohamba yeipuwe vantu.

Mitimbo yechiyungu yakabaanaka ngekuti inenge yakabaanyorwa kuzwi uyu ngookurape fuluu, saka ukamwa unokasire kurapwa, hazvitori nguwa zvinokasire kurapwa ende unenge usina zvimweni zvisanganiswa zvekuti unozwe kupanda kwehloko hauzwi kupanda kehloko, weirape fuluu unobaarape fuluu, zvega.

Kurya kayo mazuva aneyi ku ngaitike ku tutsire ngazi kana ku pungura ngazi yamowo ne mu makanyi mwo matino gara umu mu mabuya ingaita hayo mishoma asi irimo inobai betsera ndumurwa ne madhodha ne ndombi zveshe.

Mitombo yechiyungu imweni yakhona inopuwe mundhu mahala, kunyanyanya aya ati kurisei, anenge zvekupanda kemusana, kana kupanda kehloko kuti amwe. Agare nyama iri pandau, kuti aone kushanda kumishando kawo nyama isina chinoinesa, chinoishaishira.

Mitombo yechirungu iriyo mazuva ano inokasira kurapa utenda ungava kana kwehlobo kana kwemitezo ungavawarumba kane wakebe bhora unokwanisa kurapwa nemitombo iyi .

Mutombo yechiyungu yati chakata mumakanyi umwu. Mitombo yechiyungu inokasira kuramba ntenda ende inenge yakanyorwa ntenda yakona inoda kurapwa. Saka vantu vanobarapwa vanoenda kumushando voenda kumishando yavo vakagwinya nekuti mushando unobadakadza nyama iripandau kana kufunda kunibadakadza nyama iripandau. Saka tinoramba teiti ngaitutsirwe nyama dzevantu dzigare dziri pandau.

Mitombo yechiyungu yatichakata nemuzvibhedhlera zvedu zvemumakanyi. Muntu weshe wakuenda wondobhuya nhenda yake pane muntu akafunda nezvekurapa vantu akaita sadhogodheya, obhuya kuti nhenda yangu ino zvamunoona ngeyekupanda kwemoyo, opuwa kana iriyekupanda kwehloko, opuwa oenda odetsereka vantu havachambozofishi kana kuti.

Mitombo yechiyungu iyi inobaaona inobaanyaradza marwadzo ngekukasira zvazosiyane nekutsa makwande ,kutsa kana kutora kuchwanyachwanya mashakani yechiyungu iyi inobakasira kana urimutezo, kana urimurenje wanga wagurika ukaumwa unokasira marwadzo pamweni pachona ngazi aizombobudi budi saka tinoida mitombo iyi kuitira zviro zvakaita saizvozvo vanokasire kuvhunike marenje vaya.

Mitombo yechiyungu nekuchakatika, nekutichakata kwayaita uku nemarwadzo, kupanda kwemwiri yevantu, kunyanya vaya vemumakanyi mwatiri umwu vanobve kumamunda kana mushana wapanda, vomwa nyama yodzoka pandau.

Mitombo yechiyungu iyi yakabanaka nokuti ukatomwa ipapo ipapo unenge wakatonyirerwa pashi unorapa wotopona pane kuti woswera pamwe chibhedhlera chiri kure woda kuswera weiduse makwande saka unofa mitombo iyi yakabanaka ngokuti unenge wakanyora kuti utenda unoda kurapwa waunawo kungaita korera kana gomarara yavanoti ivo kenza.

Mitombo yechingezi yakanyorwa nhenda yainorapa, aungamwi mutombo wekurape nhloko iwe weizwe kupanda kwemarenje, saka mitombo yechingezi inenge ine nhenda yakonaiyoyo, unotomwe weiziye kuti nhenda yangu irikurapwa ngaiyi, kusiyana ngemutombo wechindau wekuti unondomwa, asi wechingezi unoba wakubhuyira kuti imwa mutombo uyu ngekuti ngewenhenda yekupanda kwehloko, hloko yotarapika.....

Kutouni ndikwo kwaionekwe zvibhehleya zvine mitombo yechiyungu asi mumakanyiwo mwedu tochayawo bebera nokutodakara ngokuti mwaane mitombo yechingezi yeshe inowanikamwo, ngekuti mitombo yechingezi iyi inobaakasira kunyaradza kupanda kweshe kwenyama ngokuti ukatomwa kana waimbozwe kupanda kwemurenje ,murenje uya unotonyarara.

Muntu ari munharaunda mwetinogara umwu anonga eitemishando iyayi yekuchere migodhi, yekuchere migondi, saka painochere migodhi pamweni pakona anouya eigunun'una ngekupanda kwemushana asi ngekuti mitombo yechingezi iriumu yakati ngekunyorwa kwayakaizwa uyu mutombo uyu nekuaka mushana zvemene, kwakanaka ngekuti yakatowandawo mitombo yechingezi yakati chakata madhodha aya akuendawo kumushando kaya asina zve panoyayiya.

Nemuzvibhedhlera zvedu zvemumakanyi mitombo yechingezi imweni yorapa nhenda dzakaite sekupanda kwomwoyo. Nokuti vantu vorwara mukore uno nhenda dzakaite kupanda kwemwoyo, kupanda kwehloko, kupanda kwendxondo kode kutorapwa. Saka mitombo yechingezi ngaiwande nyama ingare iri pandau.

Munharaunda matinodara umu ndumurwa dzanga dzaneseka nedenda riya rakaita sefuruu dzaiti dzikakosorwa dzozwa napapu kupanda, mwoyo kupanda .Saka vantu vakazi ngavaende pachibhedhleya apo vanotore mitombo yechingezi yakabanyorwa zvemene yekurape zviro zvakaita sana furuu. Kuti ndumurwa dzigare nyama yadzo yakati twii kugwinya iri pandau.

Zvechiyungu zvoryiwe mukore uno zvawanda, zvimweni zvakaona zvinopa chiyayo, saka zviyaiyo izvozvo zvimweni zvakona kuti zvipere zvinode mitombo yechingezi saka mitombo yechingezi ngaiwande kunyanya muzvibhehleya umu ikawandawo inoite kuti vaya vanode kuhamba veienda kumataundi avachadusi mare yakawanda ngokuti zvinenge zvaamoo muzvibhehleya zvedu zvemumakanyi umu.

Zvibhedhleya zvati chakata ngemitombo yechingezi ngekuti mitombo yechingezi inokasire kupona ukada kuhloya nhenda yakhona inoda kuti irapwe yokasire futi kunyaradza kupanda kweshe saka mitombo yechingezi ngairambe yechiwanda ngokuti kare kwai yaindoonekwa muzvibhedhlera zvemumataundi asi mukore unou nezvibhedhlera zvemumakanyi irimwoo.

Umweni mitombo yechingezi , aidi kutamika paantu kunyanya nyanya ndumurwa , dzine mitombo yadzo ino inoita dzirambe dzeingoimwa ngomukuwo mukuwu wega wega , ngokuti ikanonokerwa , ndumurwayo inokona kufa ,Saka ndirkuti muzvibhodhlera wanzai mitombo Yona iyoyo yechingezi yoiyoyo ,ngokuti inoba detsera kunyanya nyanya kundumurwa dzedu.

Kuti zvimweni zvakona zvatinorya zvechiyungu zviriyo mazuwanaya, zvimweni zvakona zvinobare makonye mundani, asi ngekuti mitombo yechingezi yakabaati chakata. Imweni yakona inohambiwa nayo mumakanyi yeipuwa vantu, inotouraya makonye aya wotomwa, nyama yako yotodzoke pandau, wotoite muntu akatogwinyawo seamweni antu, auchagari weiyaiya nyama, auchagari weiyaiya nyama zvinoite vantu nguwa nge nguwa, unogara nyama yako iri pandau, wakagwinya.

Mukore unowu watorarama wandu vangaite vari vangaite vasharuka vaya vatokura vaya vakutoraramawo nguwa yakatoreba kusiyana nekare ngekuti kwaane mitombo yechingezi ended mitombo yechingezi imweni yakona ndeyekuti mundu anonoke kufa paanenge ode kufapo nekuti imweni yakona ukatomwa inoite kuti nyama yako igare iripandawo nyama yako inogara yakatobatana munhu unogara uchizwa kuti panapa ndiri mundu wotorarama chinguva chakati ooo.

Pachibhedhleya potorapirwa patone mitombo yechingezi iripo inobetsera ndombi dzine ndani. Ngekuti ndombi dzine ndani dziya dzitorine nguva yadzotozwe zviyaiyo pamwe pakona nekuti mwana haana kugare mundani. Saka dzinode kuti dzimwe mitombo yechingezi iyi mwana agare mundani zvakanaka dzovana kubetsereka.

Mitombo yechingezi inobetsera ngokuti unokasire kurapa njenda iyoyo kana urikupanda kunok kasira kunyarara kupanda kwenyama ikoko kubaiti hloo kugarisika wamwa mitombo yechingezi iriyo iyoo ended kuzara kwayaitawo muzvibhedhleya kubetseredzawo vandu vandu vasagare veyizwa kubanda kwenyama.

..dhaya anobheme forya anozwewo kudakara akasvikewo pachibhelhleya pedupo kunyanyanya pedu pachibhehleya apo patinorapwa pamukutishi, pamukute apo. Paatonemitombo yechingezi pachibhehleyapo. Imweni yakona inotorape mapapu ngokuti madhodha ashatirwa ngezvirwere zvemapapu, kuda kudai anokotsora. Pamweni pakona eirutse ngazi. Saka mitombo yechingezi iyi kunyanya-nyanya inorape mapapu iyo, inobaadetsera ukatomwa.

Akiti mitombo yechingezi yakadai kuuya iyi nekuti chakata kayaita vantu vodetsereka na muntaraunda mandogara. Muntaraunda mandogara umwu ntombi dzainyanya maningi kuzwa kupanda kwechibereko asi ngekuti dzanga dzisina chekuita kuti chibhedhlera changa chiri kutaundi, kutaundi kode mutusi wekukwire movha asi ngekuti yati chakata muchibhedhlera chedu chepadhuze apa vantu vodetsereka ngemukuwo.

Dzimweni ntenda dzatinosangane nadzo dzakaite sekukosora, kukosora kugara weikosora dzode mitombo yechingezi ngekuti ndoinokasire kuhloya nekukasire kurapa ntenda iyoyo yopera muntu oshanda, kana kuri kuchikora oende kuchikora ngokuti dzimweni ntenda dzikatama mitombo yechingezi inopeisira yotozi muntu weshe watoo nentenda iyoyo.

Imweni mitombo yechingezi aidetseri vantu vega, nehuku. Mitombo yechingezi iyi inobatoiswe mumvura inomwe huku, huku padzinomwe mvura iyani dzotodetsereka kubva kuntenda yechibhubhubhu nekuti chibhubhubhu chanesa mumakanyi mwatinogara umo chapedza huku saka chibhubhubhu ichocho chitori nemutombo yacho yechingezi inokasire kuti huku dzikamwa mutombowo adzichafi.

Mukore unoiyi, kotonhora ,kobatonhora chando saka vantu vanokosora ,vantu vanobatwe ngezvirwere zvakaite sekukosora ,ngekuti mitombo yechingezi yopuwa nemuzvibhedlera zvedu, imweni yakona pasinemutuso wawadusa, yoita kuti ukapuwa zvirwerwe zvakaita sekukosora hazvichakubati nyama yako inogara iri pandawo wangwaririka ntaramo yoende mberi.

Mitombo yechiyume yaamo muzvibhedhlera umu imweni yakona ukayimwa inoite kuti nyama igare iripandau usati wabatwa nemitenda yakona iyeyo, kumushando kunodakadza muntu uripandau, nyange kungaite kushanda kwemumamunda umo kunodakadza nyama iri pandau, saka tinoti mitombo yechiyume ngaiwande muvantu nokuti inemushando mukuru.

Mitombo yechingezi taiona muzvibhedhlera medu yamo, ana mbuya utano ahambe nayo madhodha nendombi zvodetsereka nemuntaraunda mwatinogara umu maite ndenda yekuchaya Saka mitombo yekuchaya yakaite yechingezi tauona mushando mukuru wayinoita kuti madhodha nendombi asarambe eichaya kuti asafa antu.

Mitombo yechingezi inotutsira ndaramo ngokuti imweni yakhona ukamwa unotutsirwa ngazi. Apa ngazi yako inenge yaashoma munyama umu, saka ukatutsirwa ngazi unorarama. Imweni yakhona inouraya, ngokuti mundani memuntu mumweni maane makonye ngenyaya yekurya kechiyungu kaayo mazuwa ano, saka unokasira kuuraya makonye emundani ngemukuwo.

Ngekuti vantu awachakheti mazuva anaya nezvechiyungu zvekurya vanhu wongorya. Zvimweni zvakhona zvinokonzera nhenda dziya dzakaita saana BP. Saka nhenda dziyana dzakaita saana BP dzinode mitombo yechingezi kuti dzipere kana kuti uwane kudetsereka. Ngekuti ukatomwa mitombo yechingezi uwu nyama yako inodzoke pandau.

Dzimweni ndenda idzi dzopera kuuraya ndumure mumakanyi medu asi ngekuti mutombo yechingezi yazara muzvibhedhlera umo inobarapa zvakaita sefulu kukosora kunoita ndumure dzedu, zvimweni zvikosoro dzinozvionere madzinofundire muzvikora umo Saka mitomba yechingezi ayo kutope ndumure mutombowo uwowo yotomuka mangwani nyama iripandau yakagwinya yoende kufunda nedzimweni ndumure kana kungaite kotamba nedzimweni ndumure yakasununguka yeidakara ngokuti aisi.

Mutombo wechingezi wakambainakira kuti wakatonyorwa ndenda yaunorapa, haumbozomwi mutombo unorape moyo iwo uckukupanda ngemureche, izvozvo zvakambainaka maningi ngekutoti chiyaiyo chako chaunonzwa ukatomwe mutombo wako vechingezi, chotonyarare otoshande mushando wako wakasununguka usina chiyaiyo.

Mitombo yechiyungu inotutsira ndaramo. Imweni yakona ikamwiwa inotutsire ndaramo yoite kuti vantu vasanogafafa ngekuti inobarapa ndenda yayaona ndenda inenge yahloiwa ngemitombo uwowo yobaurapa ndenda iyo. Nyama yoramba yakati twii pandau

Mitombo yechingezi inobata mushando wakati kurei kunyanyanyanya munyama kana neganda imweni yakona inonasire ganda kuti ganda remuntu iri rinode umwe mutombo yechingezi kuri rinyemukire rionekewo ukaendawo pane vantu uonekewo kuti uri muntu rinodawo mitombo yechingezi reihloyiwa rogara rakatsetseka ganda remuntu uitewo muntu pane antu.

Mitombo yeChiNgezi, imweni yakona ukatoimwa, kana wainyamborutsa haucharutsi, kana wainyambozwe mundani, motoopora ngemukuwo. Saka ngaitowanzwa muzvibhedhleya umu, ngokuti mitombo iyi ine mushando mukuru kunyanya-nyanya pakudetsera vantu, ngokuti mushando unobadakadza zviya nyama iri pandau.

Nguva inoiyi yemahlobo vantu vanozwe mundani nekuti amweni akona hapereri kukochwa otorye rakadaro risina kunyase kukochwa. Kana amweni akona anobikwa ofuva antu ofa ngemundani. saka muzvibhedhleya umu mune mitombo yechingezi inorape zvemundani zvega. Saka vasvika pachibhedhleya unobhuye nhenda yauri kuzwa votopuve mutombo vako votondomwe kumuzi.

Mutombo wechingezi wakabanyanya kunaka ngekuti wakanyorwa zvaunorapa mutombo wechingezi, aungambomwi kana kutsenga mutombo unorape mundani iwewe weizwe hloko izvozvo zvega kunyirwa kwakaizwe mutombo wechingezi zvakatonaka ngekuti zvinotodetsera kuti usarape utenda usiriwo.

Zvinoba sakadza kuti ukaenda pachibhehleya woona mutombo waunoda wechingezi uripo ukanyabhuya kuti ndozwe kupanda ngemapapu kupandwa ngemurenje wopuwa mutombo wechingezi uripo zviro zvinobadakaza ende chibhehlera chedu ichi chetinobarapirwa mitombo yeshe yeunoda irimo ngokuti ushando kuti nyama dzipinde pandau.

Mutombo yechingezi inenge yakabatonyorwa zvainoshanda kwete zvekubanyepa zvainoshanda zvemene mene mutombowo unenge wakabanyorwa kana uri mutombo wekunasira ganda ukatoumwa ganda rako rinobanasirwa kana kuri kutsetseka ganda rako rinobatsetseka ngekuti mutombo uyu wakabanyorwa.

Amweni matenda aadi kunonokerwa. Kunyanya nyanya nhenda dzakaita sekuzwa madziso. Dzinotoda mitombo yechingezi ngemukuwo. Ngekuti rinovharika kana kuita tsanga. Dziso rinokorera kutoona, asi ngekuti mutombo wechingezi muzvibhedhleya umu yemadziso kana ingarapa kana mwoyo irimo. Muntu otozwa ziso otosvika otopuwa mutombo wake wedziso ngekuti wakatonyorwa mutombo uwowo kuti ngewedziso. Muntu otobetsereka payaa ngemukuwo.

Ngokuti vakarya kana vapedza kurya vanozwe kupishwe mwoyo ,mwoyo wopisha kwaato nemitombo yechingezi yakagadzirirwe kuvanhu ivavo vanozwe kupishe kwemwoyo vapedze kurye zvakaita sana sadza saka vanokarakadzirwa kuti vaende kuchibhehleya vanopuwe mitombo iyoyo ngokuti mitomboyo yakatonaka ngokuti mwoyo wako unode kuti urapwe pachine mukuwo.

Madhodha ayaa anobhema fodyra, azwa ngezvirwere zvakaita sekupanda kemapapu. Saka kupanda kemapapu uku kwotodawo mitombo yechingezi. Asi ngekuti zvibhedhleya zviri mumakanyi mwedu umu zvine mitombo yechingezi yakawanda. Saka mitombo iyoyo yekurapa zvirwere zvakaita seanamapapu irimo. Wotosvika pachibhendhleya payaa worondedzera nhenda yako wotopuwa mutombo wako wotomwa wakadaro.

Kutoti chakata kwakaite mitombo yechingezi tobaazvidakarira maningi ngekuti mitombo yechingezi imweni yakona ukatomwa inokasire kutoti chiyayiyo chiya chitoenda chitopera chiyayiyo chiya chatotopera ,munhu otosara nyama yake yakagwinya kana kurikumushando wotoenda kunoshanda akabaagwinya saka izvozvo zvega tinoti ngaitowanzwa mitombo yechingezi muzvibhehleya umwu.

Mitombo hechingezi inorapa ndenda chaiyo chaiyo. Ngekuti ndenda yakona inenge yakanyorwa pamutombo iwowo. Wotonyorezve kuzi kana urimutombo wekuchaya ,mutombo wekuchaya uri wekupanda kwemushana ,ngewekupanda kwemushana wotorapa.

Veshe vakafunda vakashanda muzvibhedhlera kana mumbatso dzinoonekwa nozvokufunda mundaraunda dzona kukosha kwevanduwo ngekuti vodzidziswa kana kugara eihloya nyama kuti adzisi kupanda ere ngeandu eshe iwayo angashanda muzvibhedhlera kana mumbatso dzokufundira.

Zvibhedhleya zvaakumakanyi mwedu zvaa nembatso dzinongwarira vaya vanozwe kupanda kwenxondo voonekwa vopuwa mitombo yavo ngokuti utenda hwokurwara ngenxondo hwakashata ngekuti unouraya kana vantu utenda wo uwowo saka mbatso dzinoda kuwanda kuti vanhu vakadaroko vangwaririke.

Vantu vanozwe zvirwere zviya zvekupanda kwenxondo vaya vaamowo vantu vakafundire izvozvo vakabve kotora madhigirii aya kuzvikora zvemberi zvemumataundi zviya vouya vavhunze kuti zvinombodii vamweni vanozwe zvirwere zvenxondo havabhuyiki navo vanotuze mapuwe kana kubaya vantu ngemapanga otofa saka vantu avavo ndovanotidetseredza mumandaramwu kutibvunzire vantu vakadaro.

Muzvibhedhleya pedu poo patoone vanhu patio membatso poo yakavakirwe vandu Ava kunyanyanya vayaa kanorwara ngenhoko kana kuti nengqondo vanorwara nengqondo vaya vanouya ipapo patori nevandu vanobetsera pamweni pakona vanoite ,vekutoreketa navo vanduvo ngokuti isusu atine kuzvifundira pamwe pakona totye kurekete navo vanduwo vanouraya saka mbatso idzodzo ngadzitutsirwe vabetsereke vandu ivavo.

Mhatso dzinonochengeterwa antu ,dzochengeterwa atenda, ndombi, madhodha nendumure dzabva mundau dzakasiyana siyana dzimweni dzingava dzabve kure, dzakanaka mhatso idzi kuti ungava mwana anomboda nguva yekuongororwa navantu vakafundira zveutano, saka izvi zvimhatso tozvida zvakanaka zvinoita kuti dambudziko rako rikasire kuonekwa ,urapwe pachine nguwa.

Vantu vangashande kumabazi akaitese zvekunoona ngezveutano hwevantu kuti huchakanaka here kana vakafundira kuti hutano hwevantu hugare huri pandau vangadeyi. Vowuyawo mumakanyi medu vachipe vantu, vachipe ndumurwa mukaka ,mahewu anowumba raramo pandawo imwe. Ndumure dzeshe dziwane kubetsereka nemukaka wavanowana mahara.

Zvoakwa mazuwa anaa zvechiyungu, zvinenge zvine mvura mukati. Ndumure dzapedzawo kutaticha dzoenda dzondodakara nendombi nemadhodha arimwowo eidhuvha. Kusiyana nekare, mukore uya waizwi munthu uno baadhuva mukhanara. Zvinezvi kwaa nechiyungu chiriyo.

Muzvikora umu ndumure dzakukabewo mabhora utano ugare uri pandau nevanofundisa akona eshe anovataticha anogara eiti ndumure dzinogara dzeisununguka dzeibhuya zveshe ndedzedzinosangana nazvo dzeienda kanyi ende dzinenge dzakangwaririka muzvikora modzofunda mazuva ano kusiyana nekare.

Nemuzvibhendlera zvedu zvemumakanyi takutounganidzwawo sevantu teshe ma dhodha ndombi. Huyai teshe tobhiirwa mitombo umwe neumwe chaunoshanda mutombo wakhona. Kana kuri kupuwa mutombo, toupuwa. Imweni yakhona yeantu vayaa vanozwa kana kupanda kwemwoyo vati kurei vanobapuwa mahara. Saka zvakanaka kundombi zviyaa nemadhodha anorwadzwa kupanda kwenyama vanogara kure ouya obetsereka.

Zvikora zveshe zvinofundwa ngendumurwa moobikwe kurya kungaite kwechiyungu kana ngechindau kunogwinyisa nyama idzoke pandau. Saka izvi zvinoitwa nendumure dzinobva dzisina dzajarya kana chadzabikirwa mumakanyimo nokunetsa kwezviro kuti dzibvewo ipapo dzakaguta upenyu uone kuhamba ndaramo iende mberi.

Ntombi dzotoite ndumurwa yadzo, nyaya dzatatonga dziya dzosvika dzoende kune vantu vakaita semadhokodheya aya ohloya kuti ndumurwa iyi utano hwayo hwuchakanaka, nyama aisati yakupanda. Ngokuti ukada kushandisa mitombo yedu yechindau iyi, imweni yakhona inorape chipande apa mwana aazwi chipande, mwana otofa, asi akaenda kumadhokodheya unosvika ohloiwa oonekwa zvinganesa kuti nyama iyi igare iri pandau.

Vakafundira ngezvekurape matenda akasiyana siyana, kupanda kwehloko, kunzwe mundani vatiwo chakata. Vamweni vachona vanohamba ngemabhasikoro mumakanyi mwetinogara, veiona madhodha eshe nendombi kuti nyama dzichiri pandawu ere, kana veida kubatsirika vabatsirike ngemukuwo.

Avo vakafundira ngezvekurapa hutenda hwakasiyana siyana. Vanthu kwaane midziyo yechiyungu inovheneke ndombi dzinozwe mapapu kana chibereko.

Midziyo yechirungu yovheneka andu yakanaka, ngekuti muntu auchangorarami kunge nyoka mukurarama unosvika woenda muchibhedhlera wobhuya zvinoitika mumuchini irimo yohloya kana kuti kupanda kwehloko yoona kana kuti kupanda kwehloko mitombo yekupanda kwehloko wopuwa wondomwa wakagara kumuzi .

Mitombo yechiyungu irimo mizvibhedhlera umo yakabanaka ngekuti inenge yakabanyorwa zita reutenda unode kurapwa. Utenda vakona kana uri vefuruu ngewe furuu, kana uri wegomarara ngewegomarara.

Midziyo inoshandiswa muzvimhatso zvinorapirwa atenda semukore uno watinorarama utenda hweshe hwakukasira kubatwa ngemidziyo yechirungu iriyo.

Midziyo yechiyungu iri muzvibhedhlera umwu, kungotosvika, ikaiswe padziso yotobhuya, yotobhuya kuti dziso iri raane nguwa yakadai risinganasi kuona, dziso iri rinode kuti urye zvakadai, dziso iri rinode mitombo yakadai, kuti ritore nguwa reiona. Saka midziyo iyi tinotoida muzvibhebhedhlera umwu, ngekuti inotidetsera kuti vheneka.

Mbatso dzochengeterwe mitombo yeshe yechirungu dzinofanirwe kuwanda ,kunyanya nyanya muma kanyimenyu, mune anhu vane ntenda dzakasiyana siyana asi ngekuti havana mari yokuwuya beyihloriwa kana kudii, asi ngadzi sawandire kuma tawundi ngadz iwuyewo dziwandire kuma kanyi medu. Mbatso idzi dzakanaka nekuti mitombo inenge iri paka ngwaririka mitombo yenjenda dzakasiyana siyana dzeshe.

Mitombo yechiyungu inorape zvakaita sebesha mupengo yaiyo mumakanyi mwenyu umu. Saka ndumure, madhodha nentombi zvese zvinokosora zvoenda zvovane mitombo yemuzvibhedhlera ngenguva ,nemukuvo zvivane kubetsereka.

Mitombo yechiyungu, nemukore wotoorarama uno yabaazara. Nyaa vese vanozwa kupanda kwehloko vanobaarapwa, nevaya vanozwa mundani nguwa inei yemahlobo inei, vanobaarapwa ngomukuwo vasvika muzvibhedhleya mairi.

Mitombo yechiyungu yati chakata, munthu weshe panozwe kupanda kwehloko ,mundani ,kuzwa kupanda kwemazino kana mitezo yakaoma kana kuguka ngekudhumana kwemovha imweni yakatemwa veibva komwa kachasu .Mitombo inorape zvitenda zveshe izvi nedzekumwa kusereresa marwadzo dziriyo kuzvibhehlera nemuzvitoro zvinotengese mitombo.

Midziyo irimwo muzvipara yechiyungu yazara muchipatara muzvibhedhleya umwu munorapwa antu imweni yakona inokasire kubudisa zvabuda ,ingave ngazi .Inokasira kuona kuti ngazi yemuntu iyi inoda kuti itutsirwe asati afa saka yakambanaka pakuti ukaonerwa ngazi yako usati wafa ,pane kumbohamba kana kufungira kuti ngazi ichirimwo imwo musisina.

Mitombo yechiyungu yatiwo chakata nemuzvibhehlera zvedu zvemumakanyi kuitirawo vaya vanenge vabve kure vasvikawo ,ukasvika urimo ukasvika weizwe kupanda kwemurenje wosvika wopuwe wekupanda kwemirenje ngokuti unongawakaba anyorwa kuti ngewe kupanada kwemurenje auzopuwi mutombo wekurape hloko iwe weizwe murenje saka veshe vanobvawo kure vakuhambire zviripo aungazodzoki wakadaro.

Zvokurwa zvechirungu zviriyo mungava muzvitoro meshe nevano hamba nazvo kuitira ndumure dziya dzenemakore mashanu nekudzika kuti vawane kurya kuno umbanidza mitezo panguva imwe, kana nyama .

Mhatso dzinochengeterwa mitombo yechiyungu dzaamwo muzvibhedhlera zvedu zokumakayo. Imweni yakona mhatso dzava nemichini yechiyungu inotodorero kuti ukaisa mitombo inogara nguva yeitodorera kuitira vaya vane zvirwere, vanozwa matenda anode mitombo. Vanosvike voona mitombo kuri kuti worapike woende kumishando.

Mitombo yechiyungu iriyo mazuvaaneye ,yatoti chakata nemedu mumakanyi matinogaramo vohambawo nayo kuitira vaya vanozwa kupanda kwehloko .Vopuwa vomwa ngekuti kupande kwehloko kwenguva yakati rebeyi, kemikuwo yakareba akuzi kunaka pautano wemuntu.

Mitombo yechiyungu yati chakata kweshe nevanohamba veiitengesa yaamwo. Ukaenda nyangwe mumandau matinogara, nechibhedhleya chipi nachipi, irimo inobetsera atenda anozwa kupanda kenyama, zvese nehloko dzinopanda.

Zvipatara zvemuma kanyi umu zvakabanaka nekuti veshe dhodha, ngendombi ngendumure hazviketi. Kungorapwa kana kurikuningirwa ngemichini yechiyungu vongoningirwawo.

Mitombo yechirungu imweni yakona inobadetsera kupanda kwemishana nguva inoyema padza inguva yakareba maningi ukabva kumunda unobveyo mushana wopanda saka ukamwawo mitombo iyi nyama dzinodzoka pandau.

Mitombo yechiyungu iriyo mazuwa anei inobetsera, kungaite kuzwe mundani kana kupanda kwehloko. Ukamwa ngokukasira unobetsereka wozoenda hako kuchibhedhleya wambotanga kumwa.

Mbatso dzatinochengetera mitombo yese inorapa ndenda dzakasiyana siyana dzinoita zvekunzwe kupanda kwehloko kana kwengondo kana kupanda kwemusana mbatso iyi dzakabanaka ngekuti mitombo tinenge tichiziva kuti dzakangwaririka saka tinodzida mbatso idzi nyanyanyanya ndaraunda matinogara.

Mbatso dzochengeterwe mitombo, dzoonekwe mitombo zveshe ndomunowanikwa futi vantu vakafundire zvekurapa vantu toda maningi mbatso idzodzo ngadziwande mumakai mbatso idzodzo dzakanaka ngekuti ndomunochengeterwe mitombo yakawanda, mitombo inorapa ntenda dzakasiyana siyana atenda eshe anouya eibhuye ntenda dzawo eidetsereka ngokuti amweni matenda anoda upuwe mutombo ubetsereke ngemukuwo asati aenderera mberi.

Mbatso dzakanaka dzakakuree kuende mudengaa dzinotengeserwe mitombo, muzvibhedhleya zvedu zvemumakanyi umu hazvisati dzaamo asi matinoendavo teidziona mbatsoo idzodzo dzakabaanaka ngokuti unoone mitombo yeshe mumbatso imomo, masiyana nomuzvimbatso zvitoko zviri muzvibhedhleravo medu nokuti umweni wakona unotamika wombokwire bus , asi idzi dzine mitombo yeshe yaunoda wokuzwaa marenje, womwoyo unowanika.

Mhatso dzinotengesa mitombo mwedu mumakanyi umu dzibaarimwo kunyangwe dzisina hadzo kuwanda ma rimwe rimwe asi dziri mwo. Mhatso idzi tinodzida ngekuti dzinochengeterwa mitombo. Mutombo auzi kunaka kuti ugare pamuzi pemuntu kana kumba kwambuya utano, dzimweni nguwa unobiwa. Unobiwa kana kuzwi warashika saka mumhatso unenge wakachengeteka mutombo uyo.

Mitombo yechiyungu yazare muzvibhehlera umwu, imweni yakhona inomwiwe kuti marenje asarwadzwa, kune vaya vane marenje eipota eimborwadzwa, anopota eimborwadza vabve kumunda nguwa yemadhaka ineyi, inoite kuti marwadzo emarenje awawo kupanda kweshe kupere.

Mbatso dzeshe, mbatso dzeshe dzinochengetedzwa mishonga dzawanda mwedu nemumakanyi. Kutongo kungotohamba pasina kukwira bhazi, pasina kukwira movha wosvika wondobhadhara mare yako yemutombo waunoda. Mutombo uyu ungaita wekurapa fuluu kana we kurapa gomarara. Wotodzoka kanyi nemutombo wako. Tototi ngadzirambe futi, ngadzirambe dzeitutsirwa vantu vaende kumabasa vakagwinya ngekuti mushando unonakidza wakagwinya.

Zvibhedhlera zvati zvatiko zvatikomberedza mumakanyi umu zvazara. Wabuda ngaapa chibhedhlera chanhingi. Wabuda ngaapa waona chibhedhlera chakadai. Zvobetsera madhodha nendombi nendumure dzinobva kure kuuya koona vanoita ngezvekuona kurapwa kweantu ava kana vanotsura ngazi muvanhu zvoo. Zvimweni zvakhona pachibhendhlera wo mune mhatso dzinochengeterwa vantu vanenge vakura imwomwo. Saka mhatso idzi todzida ngekuti dzinotingwarira vantu.

Mitombo yechiyungu iriyo mazuwaano imweni yakhona kunyangwe ukagurwe murenje weikaba bhora, ukaimwa ukapuwa auzwi kupanda unotora nguwa yakareba usingazwi kupanda.

Mitombo yechiyungu yati chakata. Imweni yakhona inowedzeredze ngazi, kune vaya vane ngazi shoma. Imweni yakhona inorape mundani, kana kubvisa makonye anonga ari mundani aya.

Mitombo yechiyungu yosvikawo kumakanyi kuti veshe nevaya vanozwa hloko, kupanda kwehloko vohloyiwa vachimwa mitomboyo vawane kubetsereka

Mitombo iriyo mazuvano yechiyungu iyi imweni yakona inomwiwe nganthu anorumbe kana kukabe bhora kuti nyama dzavo dzigare dziru pandau kana kuti mitezo iyi isangopanda kana munhtu atange kukabe bhora.

Mitombo yakona yechiyungu iriyo mazuwa ,mukore unoyi watinorarama imweni yakona inobayadetseredza kunyanyanyanya ukarya zvinowawa maningi mundani umwu kwai inomwa yobudisa yosuka mundani meshe nemumatumbu zvobudiswa zveshe zvisingagarimwo zvobudiswa.

Zvinebaidakadza kuti wabuda apa waona mhatso inongwarirwa kana kutengeswe mitombo izvozvo zvinoitawo kuti imitombowo itowanda yakaita seyechingezi saka mumakanyi umu dzichakaita hadzo shoma asi tinototi dzitowanda ngekuti ndomune antu anozwa zviyayiyo kunyanya nyanya nguwa inoiyekurima.

Mundaraunda matogara mune mbatso rongomuna dzinochengeterwa mutombo mitombo iri imwomwo yakabangwaririka ngekuti amweni muimweni mbatso munotondorera amweni mitombo aidi panopisha Saka imweni mitombo yakanaka kuchengerwa muzvibhedhlera ende kuwanda koite mbatso dzinochengeterwa mutombo koita kuti mitombo iwande muzvibhedhlera imomo vantu vaone kupona ndaramo iwande.

Zvinobaadakadza kuti wabude mumuzi mako awuhambi kuende kure wawone mhatso inongwarira kana inotengeswerwe mutombo ,mhatso idzodzo tinoti ngadziwandewo mumakanyi medu umu ngokuti dzikawanda mitombo inowandawo kunyanyanya yechingezi iyi vanhu vane zviyayiyo zvawanda zvimweni zvakaona zvinobakombe kuti varikurye zvechiyungu zvawanda saka zvinode mitombo yechingezi kuti zvipere.

Mitombo yedu yechingezi inode mhatso dzinogwarirwa ,mhatso idzodzo tinoti ngadzirambe dzeakwa mungaite mumakanyi kana mumataundi umu mhatso dzo dzinoba adetseredza ngokuti mitombo imweni inode pakanaka pakangwaririka pekuti aitsvi manaingi ngezuwa kana aizwi maningi kutonhorerwa irimwo mayakangwariririka umwomwo, saka tinoti mhatso idzi dzinogwarire mitombo idzi ngadziwande ,ngekuti mitombo yedu inenge yakagwaririka kubva kumbavha.

Unozwe kudakara weiona nharaunda yakazara mhatso dzinongwarirwa mitombo ,mitombo yakawanda .Mumweni makhona munongwarirwe nemitombo inotorape nyangwe madhadha nemitombo iya kunyanya, nekuti munharaunda mwetinogara mwakaba azara imbwa . Vaya vanorumwa ngembwa kutori nemitombo irimo imomo inodetsera kana warumwa ngembwa usati waakurware ndhlondo saka mhatso idzodzo dzikathutsirwa ,nemitombo inothutsirwawo.

Mukore unowu mutombo muzvinji dzati chakata kungaite kuthaundi kana kumakanyi ,ngemutombo iya inowanikwawo inonasira mazino ,kuti mazino emuntu agare akanasirika kana asingarwadzi yatoomoo muzvibhedhleya umu . Zvotoita ngokuti vantu vaye venekupanda kwemazino nevaye vakura votisvikawo votopuwawo mutombo uwowu . Kana kuri kumwa vomwa mazino emuntu otogara akachena.

Pachibhedhleya pedu patorapirwa patone mhatso inongwarire mutombo ungaite vechingezi. Ngekuti kareko vaitoti ukatozwe kungaite kupanda kwemwoyo vari pachibhedhleyapo vaitanga kutumira muntu otoenda nemovha kutaundi kotora mitombo yechingeziyo. Pamweni pakona mutombo vechingezi vabva kutaundi vaitosvika muntu atofa. Asi ngekuti patovakwavo mhatso inongwarira mitomboyo yechingezi muntaraunda mwatogaramwo zvatonaka ngekuti mitombo yeshe yaapo.

Vantu vaineseka maningi ngekutoti vaiti vakasvika pachibhedhleya vozwe kuti mutombo wamurikuda unoonekwa kuchibhehlera chiri kutaundi Saka ponode muntu unoendayo ikeyo zouya nawo dai kwapera mavhiki mairi. Asi pachibhedhleya pedu podakadzawo ngekuti pane mhatso inongwarirwa mitombo kunyangwe mitombo yakhona isati yawanda mumhatso mwona imwomwo asi kutovakwa kwayaitwa kuchaita kuti mitombo itowanda.

Mbatso dzinongwarirwe mutombo dzinode kuti dziwande mungaite mumakanyi kana kutandi ngokuti kuwanda kunoite mbatso idzo dzokungwarire mutombo ndokuwandawo kunoite mutombo ngokuti mitombo inode ndau kana pakanaka pakaite panotondorera kana pasinga pishi kuti igare mitombo iyoyo irambe yeishanda saka mbatso idzo ngadziwande ngokuti dzinobabetseredze pakungwarira mitombo.

Mbatso dzinongwarirwe mutombo kana kutemgeswe mutombo dzati chakati asi noti mumakanyi medumo matinogara ngadzitutsirwewo ngekuti mbatso idzodzo dzikatutsirwa nemitombo inotutsirwawo kuitirawo vaya vanobve kure vasasvike pachibhedhlera voti mutombo wakadai vokwire movha kuende kutaundi saka dzikazarawo mumakanyi medu umo zvinoite kuti mitombo yega yega iwanike.

Ngokuti mukore unoyi hotorarama vanhu vane zviyayiyo zvakawanda zvimweni zvakoma kupanda kwemoyo kana kurwara kwenxlondo kwemene saka tinototi mhatso dzinongwarirwe mitombo yechingezi kana kutengeserwe mitombo yechingezi ngadzitowanda kunyanya kumankanyi kwatinogara umu ngadziwandewo, ngekuti dzikawandawo mutombo wotowanda anhu otodetsereka padoko padoko ndaramo yotohamba.

Txunga dzanga dzanesa txunga dzairuma vantu dzokonzera utenda uya vakaita sana malaliya. Asi ngekuti mhatso dzinochengeterwa mutombo dzakati chakata pazvibhedhleya pedu vasvika mutombo vakona vemalaliya uripo. Vasvika mutombo vakona vemalaliya nemutombo unobetsera kuti nhunga dzakona idzodzo dzisakuruma utoriyo muzvibhedhleya mwona imwomwo.

Mphatso dzinongwaririrwa mutombo dzakabaanaka ngekuti imweni mitombo yakhona aidi kugara panopisha kana maningi panonyanya kutontora saka tinoti mphatso idzi kutowanzwa kwedziri kuita tirikuzwa muzvibhedhlera umu inotoita kuti nemitombo yakhona iwande ngokuti ukabuda apa watonawo mutombo ukabuda apa wasangana nemphatso yakhona inongwaririrwa mutombo ende mitombo iri umwomwo yakangwaririka inoita kuti wese wasvika aone kudetserwa ngemukuwo.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera inoita kuti zvikasike kuti ngazi rako ingaonekwa kuti une utenda hwakadii yakazara zvekuti chero vandu vanogara kure nezvibhedhlera vanokasika kuonekwa ngenguva.

Ndombi nemadhodha zvoenda kundofunda zvodzoka neruzivo pamushana nezvafundwa zvakona. Kwacho kunofundwa ikweyo kwane zvihlayo zvechirungu kwasiyana nezvataita kugara pasi pebvute kugara muntu ofunda.

Kuhamba kunoita ngeavo vakafundira kungaite kurape hutenda kana kudonhedzera vana kwererusira ndombi dziyadziya dzingagare kuretu, dzisina zvibhehlera zviri mudhuze .Saka kuhamba kweita akafundira zveku rape vantu koto reruysira ndombi kuti zviwane kudetsereka pazvindumure zvazvo.

Mutombo unoshandiswa kusuka mazino wakanaka maningi senguva ineyi. Kana ndumurwa dzinorya zvinotapirisa angaita mabhisvo dzeienda kundofunda unobetsera kuti mazino adzo agare .

Nemukore wetoopona unowu, zvimphatso zvinopote zveindobvunze vanthu vanorwara kana vanoda kufundiswa maererano nekurapa anthu zvatoomwowo mumakanyi umu vanopota veihamba veiuya nazvo veiunganidza vanthu vohamba nazvo veiuya kootsanangura vane kupanda kwemusana kupanda kwehloko kurwara kwendxondo vobetsereka veshe nemadhodha nendombi entharaunda.

Kuhamba kwoite vanthu vachibhiire vanthu kuti utenda hwakaita seuhu hunoda zvakati zvakati, vogumawo vanthu veitibhiira. Ngekuti kutibhiira tinobaazwa. Vamweni zvekuerenga atizvikoni mumakanyi mwedu umwu, atizi kufunda. Saka tikaite ekubhuirwa tinobaadetsereka ngekuti kuerenga pakanyorwa atikoni. Saka tinoti anthu ngaarambe eiuya mumakanyi umwu veitibhiira. Ngekuti mumakanyi umwu tinoite mishando inorwadza, mishando inopandise nyama.

Kuhamba kunoite vanthu vangaite sevanhtu vanofundisa kana vaya vanoshanda muzvibhehlera vaya, vanotouyawo mumakanyai mwedu umwu tabvawo kumaminda munguwa yekushanda ,votouya pamweni pakona veitoronzera kuti nhenda yakadai inode mutombo wakadai kuitira vaya vanogara kuretu nezvibhehlera. Pamweni pakona vanototi vanthu ngavahloyiwe mahara pasina mutuso wevadusa.

Vantu vatavanawo vangaite madhodha kana ndombi vohamba veitibhuuyira kuti nhenda yakadai kuti irapwe zvinode kuti ushandire zvakadai. Zvakanaka ngekuti atina mare, mutuso wetobhadhara vantuavawo angaite madhodha nendombi amweni akona anohamba nemichini yekutonhloye mahara pasina mutuso. Saka antu aya ngaarambe eiwuya uno muntaraunda mwedu.

Muntharaunda mwedu umu matoo nevanthu vanotouya vanoshande muzvibhedhlera vanotohamba veichikarakadzira kuti vane zvimwe zvirwere zvakaita sana HIV zviya huyayi mutore mitombo pasina kuduse mutuso ngekuti mutombowakona ikatamika pamunthu munthu unotofa saka vanthu ivavo tinototi ngavarambe veiiuya kuitira kuti vaya vanogare kure vaya vaone kudetserekawo ngemukuwo.

Ndombi kana madhodha dzati kureyi dziya dzirikudakara kuti muntaraunda medu mava nevanhu vanoshanda muzvibhedhlera vanohamba vachikahakadzira kuti inwai mitombo vamweni vakona vanotohamba vachitoti huyayi pazvibhedhlera mahara pasina mari yamunobisa ekuti anhu haana mabasa umu ekuti vangabisira mari kuti vaone dhokoteya saka vanhu avavo vanemushando mukuru.

Mukanya medu umu matone vanhu vanoto hambe vanotobve kana ku mataundi veito hamba vamweni vakona vanenge veitoti pamberi ne fundo kuti vanhu ngava funde mu makanyi umu musa zare mbavha izvi zvakanaka ngekuti unobaito bhiirwa pasina mutuso wawa busa woto ziye chakato nakira kuto funda ngekuti ukafunda unoitewo muntu arinani.

Kuhamba kunoita vantu vayaa vanoshanda muzvibhehleya vayaa, kwakanaka ngekuti vakasvika munharaunda vanotodainza vantu votobhuya payaa, Vayaa vanozwa zvakadai uyai muhloiwe pasina mutuso watoduswa. Izvi zvakabanakira kune vaya vakura vasingachanasi kukona kuhamba kuenda kuzvibhendleya ngekuti vanotosvika mumakanyi vantu vona avavo. Nharaunda yotodetsereka pasina mutuso waduswa Ngokuti vamweni vantu avana mare asi vanorwara. Vanozwa kupanda kwenyama.

Vantu vakafundire zvekurapa ndombi nemadhodha zvinohamba mumakanyimo medu zveibaira vantu pasina mutuso wabviswa zvinoitawo kuti vantu vayana vanogare kure avachadusi mutuso wokuhamba vechienda kuchibhedhlera ngekuti vantu ava vanohamba nemumakanyi veipe vantu mitombo, zveibaira ventu majekiseni kuti vasabatwa ngendenda.

Kuhamba kunoita vantu vaya vanofundira ngezvekurapa vantu, kana vanoshanda wo ngekuona kuti vantu vakangwaririka ere kubva kumatenda akasiyana siyana. Vanouya mukanyi mwedu imwomwo nguwa yatisingaendi kumamunda iyaa, votiunganidza votibhiire kuti nhenda dzakadai dzinorapwa zvakadai. Garai nevantu zvakadai vane utenda wakadai. Izvi zvinoita kuti abudisi mari. Pamweni pakhona unoto unoto ningirwa wotohloiwa pasina kudusa mare.

Ntombi dzeshe dzoenda kundoona vakafunda ngezvekurapa vantu kunyanya vaya ntombi dzeshe dzinode kudetserwa pamusana pekuoneka zvibereko dzinoenda, nemumakanyi mwedu umo zvirimo zvibhedhlera zvine vantu vakafundire izvozvo. Dzouya dzondohloyiwa. Kungava kurwadza kwechibereko, dzopiwe mitombo yadzo. Kana chibereko cheirwadza, chonyarara.

Zvaayo mazuva ano zvoshandiswa kuti angaite madhodha ngendombi kana afunga kuita zvekuata eshe. Anoshandisa midziyo iriyo inochengeta kusabata mimba. Kuzoti ndani isakura ndombi, pane yakushandiswawo. Zviri zvechiyungu zvaakupfekwa nedhodha kuti ndombi isazotware mimba.

Midziyo yechiyungu iriyo muzvibhedhleya umu, yaakuvheneka kunyanya ndombi, yovhenekwa. Mungaite muchibereko yoonekwa utenda hurimwo yobetsereka.

Haa muzvibhedhleya umu nyangwe nezvemumamumakanyi matinogara mukore uno zvakawanda vantu vano vakafundire basa mushando wekurape vantu vatiwo chakata vamweni vakona vanohamba nemabhasikoro eiona utenda hweantu vamweni vakona vanoende muzvibhedhleya wochogara pachihlayo woro woronzerwa kana kuhloiwa zviri kunesa.

Kuzvibhedhlera kwedu kwatona dhokoteya unotode midhumbi dose kunyanyanya midhumbi dziya dzine ndaani owuya ohloya kuti mwana uchakagara here mundani umu zvakanaka kuti mwana uu unode zvakadayi kuti abonge ane utano saka tinototi dhokodheya uyu vanhu ngava nyatso kuenda kaari vabetserwe ndiye ngokuti ahaana mazuva.

Ngekuti nzara iriyo mvura aichanayi sezvayaiita makore ekare aya , saka muzvibhedhlera umu mune vantu vanotouya nezvekurya veipe ndumurwa nemadhodha nendombi kuti nyama yadzo igare iripandau , nyama vasagare veizwa ...... ngekuti kumweni kurya uku ngekwechingezi kunobanase kugara kunyanya nyanya kundurwa idzo kunoita dzisabatwa nematenda wakaita sekuchaya.

Vanoite zvekurumba, kukabe bhora, kukandirane bhora zveshe, anofane kugara etwasanure nyama kana kune mitombo dzawo, ogare eimwe mitomb dzawo, kuti vasandozwe kupanda kwenyama peshe peshe panguwa yemushando, umweni urikurumba kana kukabe bhora ndomushando wake unorrarmise mhuri yake saka unokwanise kugara etwasanudze nyama kuti mhuri iwane kurarama, ndaramo iyendemberi.

Veshe vangaita zvekukhabe bhora kana kurumba, vanofanirwa kuti nyama dzavo dzigare dziri pandau. Kunyanya vachiita zviro zvakaita sekugara pashi vachidzitwasanudza nyama zuwa ngezuwa. Kuti mitezo igare iri pandau. Nyama dzinenge dzeida kutwasanudzwa.

Imweni mvura, imweni mvura yakhona inenge yakachena ingatengeswe mwo muzvibhedhleya umu, kana kuipuwa ngovandhu vakafundira ngozvekurapwa kevandhu, inokasire kushanda kunyanyanyanya vaya vanenge vabatwa ngeutenda wekuzwe mundani.

Mudziyo unoshandiswa kuzwa kana kuningira vatenda vanenge vane zvirwere zvemoyo kana mapapu unoshandiswa muzvibhedhlera.

Zviriyo zvechiyungu zvinoshandiswe kugara zveiumba dzanyama, kungaite vaya vanokabe bhora vaya kana vaya vangatamba mabhora ekukandirana ngemaoko, kune zvinogara zveisimbise nyama kuti vasangorware rware vasangobatwa ngeutenda weshe weshe ngemitezo irambe iripandau.

Ndombi nemadhodha, zveshe kuti nyama igare iri pandau zvinoda kupote zveithobe nyama kutwasanura, kungave kumuka mangwanani ega ega kana nemunteu, risabira muntu asina kutwasanura nyama kuti zvirwere zviya zvakaita saana flue zvisajairira kubata muntu.

Kurya kechiyungu kwaakutengeswawo nemumakanyi kwatinogara keisvikawo, kuti antu eshe kunyanyanyanya vanokhabe mabhora; vanoita zvevanoita; vanorumba, vorye kurya kuya. Kodzosere nyama pandau, voone kuite mishando pasina kuti mutezo wangu unoshoshona kana kuti zvino zvino zvangu zvinozwai.

Madhodha nendombi nevarumbana vangakabe bhora kana vaya vanoite zvekukandirane bhora remaoko. Vamweni vakona vakutobetsera mhuri yavo ngekukaba bhora vanotoende kune dzimweni nyika vamweni vakona veitoende kundau veitono kabe bhora. Vubva vaura nekamutuso kekutenga chigodhi, saka kukaba kwavanoita kudaro bhora vano bvumirwa kugara veitwasanura nyama. Vamweni vakona vanotenga michini yechingezi inoshandiswa kutwasanura nyama dzavo.

Ungaite muntu anorumba kana kukabe bhora kana bhora riya rekukandirana ngomaoko. Une mutombo waunodiwa kana michini yechingezi iriyo mazuvano iyi inoite kuti nyama yako igare yakatwasanuka kuti woonyamborumba hauzwi kurwadza, hauzwi kupanda. kana weinyambokabe bhora hauzwi kupanda. Saka vantu ava vanoite zvekukabe bhora vanogara nezviro zvavo kuti nyama igare yakatwasanuka.

Vaya vanopone nekurumba kana kukabe bhora vanobakarakadzirwa kuti vagare veitwasanura nyama dzavo ngekuti ukagara weitwasanura nyama wonyambokaba bhora kana kurumba auzozwi zviyaiyo ngekuti vamweni vanongwarire mhuri dzavo ngekukabe bhora kana kurumba saka vanogara veida kuti nyama dzavo dzitwasanurwe nyama igare iripandau.

Kuti ukhabe bhora kana kurumba unoda kugara weitwasanura nyama. Nyama inofana kugara weitwasanurwa. Ungaita weimuka kana madekoni, gara weitwasanura nyama. Saka kutwasanudzwa kunoitwa nyama ngemidziyo yechingezi irimo munotswanudzwa nyama, inoita kuti vantu vakona vasagara veirwara. Vanogara veitwasanura nyama. Ngazviwande kuvantu vakaita seivavo nyama ngaigare.

Iji midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya echiyungu yaayo mazuwa anei, imweni yakhona waakuone muntu anenge eikurapa wakhona. Kana anokupa mutombo pachimudziyo chakhona wakadongorerawo, kana kureketa naye iye asimo asi weimuona pachimudziyo ichocho. Meibhuya zveshe zvinodiwa kuti utenda wako uwane kudetsereka.

Midziyo yekuzvibhedhlera iriyo mazuva ano emukore unokasira kubata mitenda inogara muvantu inoita kuti mitezo ipande ikasire kuonekwa irapwe nguwa i.

Midziyo inoshandisw muzvibhehlera yekurape atenda anenge auya akakuwara zvinoioita kuti atenda asanyanya kurwadziwa maningi ,mekuona kuti mutenda akuwara unemavanga akadini kuti tione kututsira ngazi kana yeidiwa.

Midziyo yechiyungu irimo muzvibhedhlera umu, imweni inotutsire ngazi, imweni inovheneke kuone hutenda hunopandise mwoyo nguva ngenguva.

Midziyo yechiyungu irimo muzvibhedhlera umu imweni yakona inoona kuti ngazi yako yakafanana nengazi yani.

Midziyo yechirungu inoshandiswa kuvheneka dzingaite ndombi dzoda kubara kana kutaturwa ndani kuona ngazi kuti irikuhamba zvakadii munyama nekuona kuti mitezo yakaguka yevantu vakanga vakabonderana ngemovha vangapuhwawo re simbi yekuhamba nayo.

Michini yechingezi inoba adakadza ngekutitoti ndiri kumuzi kangu dhokodheya vari kuchbhehlera kawo totobhuyirana kutoti mutombo wako urikunase kuumwa ere ngemukuwo, pamweni pakona ndeiya bhuyirwa zviyayiyo zvinondinesa ngenyama yangu votondironzera mutombo kana zvinode kuitwa ngemukuwo. Saka zvirozvozvo toba azvibonga.

Mumbuti yemishango yakanakira kuti ndokwatinoona mhepo yekufema, nemitombo inoshandiswa muzvibhedhlera yekurapa atenda. Ndopakanakira mumbuti yemishango.

Mitombo yedu yechindau haidiwo mare kwako kutora badza wondotse pashi kana uri midzi wakhona wodza mudzi wouya kana Ari mashakani wotora wokwidza woisa pachironda chopumburuka. Saka haidiwo mare Mitombo iyoyo veshe vasina mare vaya vanotora Mitombo iyoyo nekuti mumakanyi umo hamuna vantu vanoshanda vakawanda.

Vaya vasinawo mare yekundo bhandhara muzvibhehleya umwo kuti vahloyiwe kunga kupanda kwenxondo ,kanakupanda kwehloko mitombo yaamo mumakanyi umwo, yazara nguwa ino yekunaya yakati chakata peshe .Saka muntu kundobuda mumhatso mwako wonotora mashakani ako ,wouya womachwanya-chwanya, wokwiza kana pari pachironda wokwizira, kuti ndaramo ione kuenda mberi ngekuti unonga usina mare.

Zvinoryiwa zvinorimwa zvechiyungu zvimwe zvinotsiwa ngepashi zveibuda zvosukwa zvochena zvoryiwa. Zvinounganidza utano pandau imwe zvakurimwawo nemumakanyi mukore unoo watiri nemvura iriyo kudai .

Mashakani emimbuti akanakira kuti amweni akhona anokwakwatidzwa kuisa mumvura orapa zvirwere, orapa utenda wakaita sekana kuzwa mundani kana aiswe mumvura akwata.

Mitombo yedu yechiyungu yakati chakata mumabuya matinogaramo yakabanaka. Ngekuti haitengeswi vanzwa munhdani, kana kupanda ,kwemareje angaite makwati kana musi vondotsa vokwakwatidze voisa mumvura kana kurikutowa wotova.

Mitombo yazara ingaita yechiyungu kana yedu yechiNdau inongomera pese-pese imwe yakona haina kana ngnhikiti. Inobaadetsera ngokuti haitengwi. Haidiwi kamutusu kana kuda kunokumbira kana paani. Kundotora wotsa pashi. Kana ari mashakani wokaya woenda wondorapa. Kana panoda kukwizira wokwiza. Kana kuri pakazvimba paya popumhuruka.

Mitombo yedu yechiyungu kana yechindau iyi yakanaka ngokuti hakune kuchibhedhlera kweunoda kuenda. Kutongobude mumbatso wototore badza wootsa ngemidzi yakhona. Kana kuri kukaya mashakani wokaya, pasina kunga wabvvnza kana kubhadhare kamuthuso kokuti ndivhenekeiwo zvakadai..

Mitombo yedu yechiNdau yechivantu yakanaka nekuti haina mare inoduswa chako kungoti wazwa mundani wonotora mashakani wouya wochwanyachwanya mashakani weikwiza wokwiza weimwa womwa pasina mare yawadusa ngokuti vanhu Havana mare mumakanyi vanhu vanorarama nekurima mukore unowu mvura haichatonayi yekurima saka vanhu mare yekuenda kuzvibhehlera veitenga mitombo havana

Zvimimbuti zvechirungu zvimwe zvingamera peshe peshe. Zvimweni zvakona atizivi nendikiti yakona yazvakabva kubva kuri asi tinoona kudetseredza kwazvo kana warwara kana kuti mombe yarwara imweni yakona mokuuya motswanya tswanya moisa kana yabaiwa mumasunga nomunzwa munzwa uone kuoreramo mundu ohamba.

Mitombo yechindau nekuti chakata peshe painoonekwa eya imweni inorapa zvipande kunyanyanyanya kundumurwa asi imweni ukatora mashakani ayo inobagadzira manti manti anoshandiswa kugara Ngokuti kunyanya vasharukwa ava vabve kumunda Vari pabvute Ari maheu eimwiwa ngebonde ragadzirwa kubva mbiti yedu iyi kwatinoona mitombo yedu yechindau.

Mutombo yedu yechindau iyi inobada kungwarira, kubangwarira ngekuti ikasangwarirwa vantu vanopera kufa kunyanya nyanya vana vanezvipande vaya vanofa. Ngekuti muntaraunda medu chibhedhleya chirikure. Chinotoda movha apa nemare vantu aana, vantu avana nemare amweni akona aashandi zvokuti angawana mare yekuti aendeyo kuzvibhedhleya

Mwitombo yedu yechindau iyi inorape zvironda asi imwe yakhona, ukatora mashakana, ukamabika unoto unotomarya semuriwo mashakani iwawo ngekuti mundaraunda matinogara amunawo zvitoro zvinotengeserwe nyama saka mashakani amweni mitombo yechindauyo, anobika semuriwo munhu otorya sadza, ndaramo yeitoenda mberi padoko nepadoko.

Mitombo yedu yechindau aingodetseri vantu vega kunyangwe madhadha imweni yakona ukaiise mumvura inomwire madhadha ,madhadha aya anotodetsereka kubva kundenda yakaita sechibhubhubhu ngekuti chibhubhubhu chanesa mundaraunda medu chouraya madhadha zvisingaiti saka ukatoise mumadhadha ,madhadha aya anotodetsereka ngekuti haachangotofi ngekuti vamweni vakona vanorime mutuso wekutenga uswa ngekutengese madhadha.

Asina kuwana mututu wekuti ararame. Mututu watofema unowanika ngekusima mumbuti kana kungwarira mumbuti yeshe yakamera peshe peshe. Ngekuti mumbuti iyoyo ndopatinozoona mitombo yedu yechindau. Mitombo inozotirapa nhenda dziyaa dzakaita sekupanda kemwoyo kana kupanda kemundani.

Ngekuti mumakanyi mwatinogara umo vamweni vantu avashandi apa ndumurwa dzeshe dzinobarwa kunyanya nyaya dzichakatsonga dzinozwe chipande, saka zvipande izvozvo zvine mutombo yechingezi, mutombo yechingezi inode mare kuti irape zvipande izvi asi ngokuti mitombo yedu yechindau yakati chakata pese unotsa mudzi kana kutore makwande wopa mwana chipande chotorapika ndaramo yoona kuenda mberi pasina mutuso watadusa.

Ndumurwa dzi changobve kubarwa dzinenge dzine zvipande ende isu mu ndaraunda matino gara zvi bhedhleya zvingori mu mataundi mega saka muntu unoto tore mutombo wake wechi ndau anga ite mashakani kana makwande akona otopa ndumurwa yake yoto rapwe chipande ngekuti vantu avana mari yeku kwire movha kuenda ku taundi neye kupa dhokodheya kuti aningire ndumurwa.

Mitombo yechiyungu yakazara mumabuya. Imweni ingaite kuhamba nana mbuya hutano vanemabhasikoro. Imweni yakona inobaashanda ngokukasira. Zvakaita yekurapa kana chiveve. Utenda wechiveve uya usanyanya kurwadziwa. Ungati wazvitema nebadza nguva ino yekushakura mumamunda inoyi.

Mitombo yechirungu kana yechindau yedu iyi yakabaanaka ngokuti kungobuda mumhatso mako wotore badza wondotsa ,wouya wokwakwatisa .Aina muthuso unodiwa kana mari inodiwa kukwira bhazi woenda ngokuti vamweni vakhona avana mari mumakanyi kungogara vantu vanopona ngekurima kwega saka iyo mitombo yakanaka, inoda kuti ingwarirwe kuitira vaya vasina mare.

Kurya kwedu kwechindau kwati chechetere umu ,meshe mumakanyi weshi mumakanyi meduu mwazvakazara umu mwatinorima umu, zvimweni zviri kumera ngemamvura aya arikunaya zvinoita kuti nyama igare iripandau azvizwisi ndani, azvizwsi nhloko, chedu kurya sevanhu madhodha nendombi zvogare zvisingayeyi utano nyama yenyu iri pandau.

Mashakani emumbuti ingaita yechiyungu iyi yakungomera peshe peshe, ngenyaa yekuti mvura yakona ingaita ndhikiti, dai yakaereravo ichibva nakuri aaah, mashakani emumbuti iyoyo anodetsera kunyanya pakurapa mundani nguva yemahlobo.

Nemukore uno wotorarama, kuti ribire woye, panoda mututu wekuti muntu ararare. Mututu uyu unobva kumbuti yingaite seyeyungu kana yeChindau. Kuti uraramezve mukore uno uyu, panodiwa makwati nemashakani anorape nteta dzakasiyana siyana. Anorape kupanda kwemoyo, kupanda kwehloko. Saka miti yeshe ngemashango ngazvikwangirirwe antu vawane zvekubatsirika.

Mumbuti kana mashango angauta yechiyungu kana edu emunharaunda anobadetseredza. Amweni akhona akaita senge nyemba ukabamakuya kana kumabika womaomesa wataa mufushwa. Munguwa yekunaya iyaa kana mutikiti nemagaka kutora mufushwa wakhona uwowo wawakaomesa.

Mitombo yedu yechindau irimwo mumakanyi umu imweni yachona ukaitora wofemba inorapa matenda akawanda .Mweni yachona ukaichukutira pachironda inotooma chinoita kuti nyama igare iri pandau. Vane mishando yavo vakone kuenda kumushando zuwa ngezuwa

Mitombo yechiyungu iyi inowedzere Simba vanenge vechiita zvekurumba kana kukabe bhora , inowedzere simba mumadhoyo umu saka vamweni vakuhambe nayo kavanoenda kweshe ngokuti ibakasira , inokasira kurikurapa inokasira kurapa muntu oyenda mberi nendaramo yake ende imweni yakona ukaimwa augari weiyaiya nyama zuwa ngezuwa kana ukadai wayaiye nyama saka tinoda ngaiwanzirwe muzvibhedhlera medu zvinenge zvemumakanyi ngaiwanzwe.

Mashakani nembiti yechiyungu akakwakwatidzwe mumvura anorape mundani. Senguva ino yemuhlobo yekurima ineyi zvirwere zvemundani zvinowanda.

Vanhu vanoona mitombo yechindau kumashangeyo ikeyo, mitombo yavanoshanise kurape vana vane zvipande, ndumure dziya, dzorapwe zvipande. Asi azvisi zvegawo, imweni yakhona ndokanotore huni votodetsereka, nekuti mumakanyi mwedu umu hamuna zvechiyungu zviya zvakaita seana sitovhu, zvekubikira, muntu utore huni otodziisa mvura yake yekutomwa pachwoto.

Amweni mashakani nemitombo yedu yechindau ukamashwsnya wotopa ndumurwa yako inechipande ipapo unenge usina kudusa mutusu wokuona dhokodheya kana kukwira movha kuenda kuchibhehleya chekutaundi chako totora mashakani awawo wotomadhwanya wotopa ndumurwa yako yotodetsereka.

....zvakona zvizhinjisi zviriyo mazuvano zvimweni zvakona zvinobaashanda, zvinobaashandiswa kunyanyanya wapedza kushamba paya. Zvimweni zvakona ukazora paganda, ganda rako rinonasika rofanana nomuntu arikutaundi, iwewe urimumakanyi. Muntu arikutaundi unotofanana naye iwewe weisakure badza, ngezviro zvechiyungu zvinoshandiswe mazuvano, kunyanyanya ndombi ndoodzinoshandise zvirozvo, dzapedze kushamba.

Ngekuti mitombo yedu yechindau yakati chakata peshe pawahamba sekedu kumakanyiyo ungahamba mumphiri mepato kana mumunda yakati chakata mitombo yechindau. Aidusirwi mari kusiyana neyechingezi iya inodusirwa mari. Chako kutore mudzi kana kuri kutsa mudzi wotora mudzi kana mapande womwa worapa ntenda yakona ino..

Mutombo yedu yechingezi aingo detseri kurapa antu mundani zvega. Vaya vanongwarira huku dzovhama mazanda, vakaiisa muhuku dzovhama mazanda, huku dzinovhama mazanda akawanda. Vantu vanongwarira huku dzemazanda vanoona mare yekutenga uswa kuti mburi yawo irarame vatengesa mazanda aya. Saka mitombo iyoyovanoda kuti varambe veiitenga kuti huku dzivhame mazanda akawanda .

Mutombo wechindau wakanaka ende unokasika kurapa ,ngokuti mare yekuhamba kuenda kuzvibhehleya zvekutaundi vanhu avana ngekuti mukore uno mabasa anonetsa kunyanya usina kufunda ,saka unototore mutombo wechindau wotomwa wotorapa kupanda kwemushana ndaramo yeienda mberi.

Mitombo yedu yeChindau iyi imweni yakona tinoirima imweni yakona inombamera yega mungaite mumhiri mepato kana mumunda. Chako munhu chinodiwa kuende kumunda ikeyo kana kuri kutsa wotsa kana kuri kukaya mashakani wokaya mashakani kana kuri kutora makwanzu wotora makwanzu wondoomwa pasina mutuso waduswa. Saka mitombo yeChindau iyi ngairambe yeingwarirwa yakangwaririka kuti vanhu vabetsereke.

Mitombo yedu yechindau iyi kuti chakataka ayaita kuti wabude apa waiona wabuda apa waiona, zvinoitawo vaya vakaite sanambuya vakura vasingachakwanisi kuhamba kunyangwe chibhehleya chiri padhuze ngokuti utano hwavo hauchasi pandau kunyanyanyanya marenje opanda avachadi kuhambe avachadi kuhambe pakaite somukuwo, saka vanotocherawo makwande vokwakwatidza vomwa nyama yogare pandau.

Apana movha inodiwa kukwirwa kana mutuso unodiwa kukwina kana kana chibhedhlera chinotengesa mutombo wechindau , mutombo wechindau uripeshe paunoda kunyange pamuzi pako uripo ungaite wekutokorera kuziya kuti unorape zvakadini asi uripo, izvozvo zvega zvakatonaka ngokuti auna mare inodiwa kuzi utore utore utore mutombo wechindau ukurape.

Mitombo wechindau kuti chakata kwadzakaita apadi kutakira hlumbi kuti ndakatakira Mutape hlumbi kuti vandipe mutombo iwowo kana dhokodheya kumudusira mare. Chako kutora angaita mashakani, amweni akhona wototsenga otorapa nhenda yeunozwa. Saka inini nharaunda yangu yandinotogara imwomwo takatobatana manyara kuti tidetserane kubachengeta mutombo wechindau uyu urambe uripo ngekuti auna mare inoduswa.

Mitombo yedu yechindau kana yechiantu yakanaka ngokuti aibhadharwi mare watozwe kupanda kemushana kungotore mutombo wake omwa ngekuti vamweni vantu avashandi muntaraunda umu vanopne nekurima, nguwa inei mukore unou mvura aichanayi saka madhodha nendombi kutoende oamushonga wedu wechiantu uyu ngokuti auna mutuso unodiweyo.

Wabuda ngaapa, wabuda ngaapa wasangane nemutombo wechindau ngokuti imweni yakona inomera yega mitombo iyi asi chimweni chakona chayakanira mitombo yo eya kurapa inoba yarapa asi imweni yakano yakabaanaka ngokuti ikamera pamuzi inobaajekese pamuzi pamuzi poita pamuzi kusiyana nemushango ngokuti imweni yakona inobaapajekesa pamuzi wobaite muzi.

Kusvipira kwakabaaite zvimbuti zvechiyungu, zvimweni zvakona inyaya yekuti mbudzi adzozongoryi hadzo asi vantu vanotora veindo kwakwatidza vamweni vakona veikuya, kuisa muzvironda umu, munguwa inoyi yemamunda yekuzvitema ngobadza munhu eisakura otora mashakani okwakwatidza oise pachironda kuita nyama isa gara.....

Imweni mimbuti yechiyungu irimo yakamerawo nemumakanyi medu muntaraunda metinogara ngekuda kemamvura aya. Imweni yakhona inorape huku dzingabatwa ngechibhubhubhu, huku dzinenge dzine chibhubhubhu. Wotora mutombo mouchekacheka mashakani akhona, moise mumvura zvorape huku dzofe ngechibhubhubhu.

Mitombo ingaite inocherwe pashi; kana yemashakani; yemumbuti, yeshe yakanaka mutombo iyoyo. Imweni yakhona inoda kuti igare yeimwiwa nyama igare iri pandau, imweni yakhona inoita kuti usati ukambobatwa ngedenda rakhona ukaramba weiimwa denda rakhona ariuyi. Unotoguma ndaramo yako inenge yakanaka nyama dzigare dzeiyaeya.

Mitombo yedu yechindau aina mare inoduswa kutorwa ngokuti matenda anogona kuuraya muntu vantu ngekuti vanemge veitma mare dzekuenda muzvibhedhleya umu vandotenga mitombo yechiyungu saka mitombo iyi kungosvika wotora mashakani uri womundani wotora womundani uri unorapa zvironda worape zvironda ndaramo yoo a kuhamba ngekuti yechiyungu i ode mare asi iyi aidi mare.

Mitombo yedu yechindau iyi imweni yakhona ikachwanywa inobaarapa Unoise pachirongda kana kuiisanganisa mumuriwo wobaarya, ukarya inorapa utenda wakhona uwowo waurikuzwa, ungazwa utenda wekusungana kwemathumbu mundani inobaamasunungura.

Amweni mashakani anodetsera. Anobadetsedza zvingaita mbudzi kana mwombe dzinorya mashakani iwawo anobaumbanidza nyama pandau imwe chaarwya kudaro kana muntu undyawo kuti utano wako upituke pakare uwane kushanda kumaminda nguva yekunaya ino.

Zvimweni zvimbuti zvechiyungu zvingaite zvingamere pamuzi kana pamunda, zvinode kuchengetwa, kukomberedzwa kana kuise masanzu mbudzi dzisarya, zvingatobatsira. Izvi zvinobetsera kuti kana wazwa mundani wochera chimbuti chakhona makwati wokwakwatidza womwa worapwa usati waende kuchibhehlera.

Mimbuti yechirungu iyi mashakani ayona amweni akona okwakwatidzwa kana kuyanikwa, otsva ngozuva. Anorapa utenda kubva mundani kana vane marenje evando opanda nguva ino yemunda ineii.

Mitombo ingadiwa kutsiwa ngepashi kana kutonhe mashakani yakabaanaka ngekuti aibhadharwi, aikumbirwi ,akuna kwainokumbirwa. Auna muthusvi unoduswa sezvinoizwe muzvibhedhleya umumunozi tanga wadusa mutusvi woona akafunda ngezvekurapa okubhuira kuti musana wako unopanda saka apa mutombo uyu kungotora mutombo wako wokwakwatisa womwa marwadzo emusana okupanda aya opera.

Mitombo yechindau yechivantu yakanaka kuti haina mari inobushwa chavo kutora mashakanyi kutswanya tswanya kuri kukwiza pachironda okwiza, kana kuri kumwe omwa muto wawo, nyama yako yogara iri pandau pasina mari inodiwa nokuti vantu havana mari mumakanyi umu saka vantu vakabatsirika nemitombo iyi isina mari zvinoita kuti nyama igare iripandau.

Mamvura akanaya akawanda munyika mwedu munomu. Amweni akona akabaanaya akazi makonye anonaiwawo nawo. Makonye akabaarya zviro. Makonye airya kunyanya nyanya mimbiti yechiyungu inotibatsira zvakawanda yairyiwa mashakani aisara nemaburi buri.

Mashakanyli emimbuti akanaka anobaadetsera nombudzi, zveshe zvinorya nemwombe, neanthu vanotora veindokwakwatidza kumuziyo, kungaa kurapa zvingaite zvironda zvenguwa ino yemumamunda ino, kana kuzvitema ngebadza wokwakwatidza woisa pachironda.

Mumbiti dzomushango dzinotipa mitombo imweni inotsiwa pasi neinenge inodziiswa kuti vatenda vanenge varwara kana vazwa mundani vawane kudetsereka nguva iripo.

Mimbuti ingaite yechiyungu kana yedu yechindau iyi. Inobatipa bvute nemitombo yatinochera pashi angaite mashakani. Inopefuti mashakani vavo anorapa zvisingaiti kunyanya-nyanya nguva inoiyi yekurima mumamunda umu. Mombe dzinobaiva nemamunzwa saka imweni yakona tinokacha-kacha toise mumasondo toona kureramo mombe ione kuhamba.

Mitombo yedu yechindau iyi ayina mare inodiwa, chako kubuda mumbatso wotora badza, kuri kutsa wotsa, ari mashakani wotora wotswanya tswanya, kuri kwizira kumushana, wokwizira, kuri kuti inorape mundani worapa pasina mare yawadusa. Saka ngairambe weingwarirwa nekuti toida mutombo inobetsera vaya vasina mare nekuti umweni aana mare yeutenga mutombo yechiyungu

Zvekurya zvakaita semagaka nguva ino yekumunda yekunaya kwemvura zvakazara ,madhodha aremba nekusakura anotora banga vosenda vakagara , vachigegeda dai inyambo dzeibhuyiwa. Ino vachisenda akaita makaka kukumbairya.

Kungoti wabude pamuzi wasangana nemitombo wechindau, waende kumunda inongomera peshe peshe . Saka mutombo uyu auna mare inoduswa kana kutakire muntu hlombe kuzwi uone kupuwa . Chako kunotore makwande kana ari mashakani wotongoise panorwadza kana ari mudzi wakhona wotomwa kana kutsenga wotorapika pasina mare yawadusa.

Amweni mashango ndoane mashakani ekuti tikatshwanya toise pachironda, chironda chopora, amweni mashango ndoane mudzi ekuti tikatsa touwana totsenga chiyayiyo chiya chopera, amweni mashango totore huni dzekubikise sadza ,saka anode kuti angwarirwe ngekuti anodetsera.

Mitombo yedu yechindau yakanaka ngekuti haidetseri vana Vega kurapa zvipande kana musharukwa wemuntu wemene ane madziso anorwadza unkbaiswa mudziso mitombo yedu yechindau yakaita sana bute yoiswa mudziso memuntu muntu uya otoona izvi zvakabanaka ngekuti muntu anodetserwa asati aita bofu ende pasina futi mutuso waadusa kumadhokodheya.

Kuti vamweni vantu vanogare kure nezvibhedhlera saka mutuso unodiwapo pakukwira movha woende kuthaundi koorapwa kuchibhedhlera cheku thaundi zvinode muthuso. Saka muntu unotore mutombo wechiNdau okwizira pachironda ngekuti akuna mabasa, aungaoni mare muthuso wekuti unokwira kuende kuthaundi koorapwe chironda saka unoshandisa mutombo wechiNdau, saka...

Mitombo yedu yechindau iyi , inobaarapa kunyanya ndumurwa dziya, dzinorapwa zvipande, pasina mutyiswa wabuditswa kuna dhokodheya kana movha yakwira kuenda kutawundi kootenga mutombo wechingezi.

Mitombo yedu yechindau aidetseri vantu vega nenguva ineyi yekurima ineyi nguva ineyi yekutorima nemwombe dzinotobaiwa mumasondo umwu dzobaiwa ngomunzwa umweni wachona ukautora ukauchwanya mitombo ino yechindau uchiise pasondo remwombe mwombe iya inobaenda kumunda korimahe yakatogwinya yeinase kuhamba mumuforo mwemene saka mitombo yedu yechiantu yakabanaka ngekuti nemwombe dzinodetserekawo.

Mitombo yechindau haibetseri kungorapa vantu zvega kuti urarame semuntu ndookwatinoone mututu wokufema kuti ndaramo yedu iwane kuhamba saka zvinotode kuti vantu vadetserane kungwarira mitombo iyoyo ingaite mashango kana mumbuti.

Mutombo yedu yechindau iyi, kunyanya inomwiwa iya yakanaka ngokuti ukatomwa wotorapwa denda rako kana waitochaya wotozwa mundani muya matonyarara auchatochayi. Ngokuti mutombo yechingezi inoite kuti imweni yakona ukatomwa wotozwe kutopere simba yozorapa asi wambotopera simba asi yedu yechindau iyi hauna zvaunombozwa zvakaita seizvozvo chako kutomwa wotoenda mberi nendaramo.

Chibhubhu chanesa mundaraunda mwatinogara umwu huku nemadhadha zvopera kufa kubeni vamweni vantu ndopavanoona mare yekutenga uswa pamuzi wekuti vararame nemhuri saka vantu veshe vanofanira kuti vatongwarira mitombo yedu yechindau ngokuti auna mutuso unoduswa kuti upe huku dzako dziwane kurarama chako kungotsa kana kuri kutora makwande wototora makwande wotoise muhuku mwadzinomwira kana madhadha ako zviya dzotorarama.

Ngekuti mukore wotorarama kudai vamweni avana kufunda saka havangawani mushando wekuti vashande vaone kamutuso kokutenga mitombo yechingezi avana, saka mitombo yechindau iyoyo ndoyototibetseredza pazvese ngoti haina mare yainobhadharwa auendi kure yakati chakata peshe mungaite mumunda irimo, mungaite kana mupato mekutohamba mumbiri me pato inenge irimo chako kutore angaite mashakani.

Kunaya kwakaita mazimvura kotoite kuti nhunga dzitonesa /nhunga dzonesa vantu vobatwa ngezvirwere zviya zvenhunga zvakaita saanamarariya saka mutombo wedu wechindau umweni wakona ukausima pamuzi nhunga adzidi nekuuzwa munhuhwi wakona ngokuti unonhuhwa unoite kuti nhunga dzitize ,nhunga dzikatiza ndokungwaririka kwako kwemuntu, unongwaririka ngokuti nhunga apasisina.

Mitombo yedu yechindau iyi, ukatodyra sadza rako. Kunyanya nyanya wadyra sadza ne ne nemuriwo wakaita wechingezi ngezi. Imweni yakhona watodyra mitombo yedu iyi yechindau wapedza kudyra sadza nemuriwo wako wechingezi inoita usazozwa mundani. Uzazochaya. Ngekuti zvimweni zviro zvechingezi izvi zvinochaisa mundani wapedza kudyra. Saka ukatotora mutombo wedu uyaa wechindau wedu wotodyra unobaawata wakasununguka nyama iri.

Mamvuara akadai kunaya kudai, nekuibva kakaita zviro kudai, mitombo yechiNdau yakati chakata peshe-peshe, imweni yakhona ukatora mashakani akhona, ukandomakwakwatidza kumuzi, ukamwa auzozwizve kupanda kemwoyo, watodetsereka pasina muthuso wawadusa, .